Isifo seCovid 19 savula izikhulu zempilakahle ingqondo zokuthi ngaso sonke isikhathi ngemva kwesikhatshana bahlale bahlangane baxoxisane ngendlela zokuzivikela bahlale ngaso sonke isikhathi belendlela zokuthi nxa sekuthe kwaqhamuka isifo esinje bangasibamba kanjani futhi lokuthi basivikele vele kungabi lesifo esiqhamukayo ngoba esika2019 saphosa saqeda abantu ngoba babengasilindelanga.

Odokotela bakhanya bephakathi komsebenzi omkhulu kakhulu kungenzeka basendlini yokuhlinzela umuntu bavale imilomo bavala amakhala kanye lezandla bagqoka amagilavusi okuzivikela. Bavale imzimba yonke kukhanya lomuntu abamhlinzayo kungenzeka ulesifo esithelelwanayo yikho bezivikele.

abezempilakahle baphumile bayokwenza umkhankaso baphume besiya fundisa abantu ngendlela izifo ezimemetheka ngayo lezi ezithelelwanayo beyenza lesibonelo sokuthi bazivikele labo ukuze bangazithathi lezi zifo kungaba yisifo somvimbano isifo somkhuhlane wecansi kumbe kube yisifo sesihudo lobakube yisiphi isfo esithelelwanayo namuhla bagqugquzela abantu ukuthi bazivikele

Amanzi aqakathekile kakhulu ikakhulu amanzi ahlambulukileyo abezempilakahle bayaphuma kumbe benze amabhakane lapho abakhuluma khona ngokugcina amanzi ehlambulukile ukuthi lanxa bengawatholi ahlambulukileyo bengenza njani ukuthi nalawo abawatholayo abe ngamanzi aphephileyo ukuthi bewanathe.

Kulezinsuku sokulezifo ezesabekayo ozibuza uziswele ukuthi zingabe zibangelwa yini kuqakathekile ukuthi abantu nxa bengazibona besiba lezifo abangazizwisisiyo bagijime baye kubodokotela bayekwelatshwa ngoba ezinye zalezi zifo ziyathelelwana kudinga kuvikeleke abanye.

Abantu bezempilakahle sebehlala ngaso sonke isikhathi beqaphele ukuthi akukho sifo esiqamukayo esifana lalesi esikesabuya ngo2019 esaphosa saqeda abantu ngakho kungaba lesifo esingathi sibakhona bayaphuma beyohlaba abantu bebavikela kulesosifo.

Abasebenza kwezempilakahle bagqoke bazivikela umzimba wonke. Bakhanya baphumile bayokwenza umkhankaso bethwele izinto zabo zokusebenza ukuze bayohlangana labantu babehlabe amanjekiseni, babaphe imithi ,babatshele futhi langezifo ezikhona eziyingozi okumele bazivikele kizo.

Kululwazi oluhle ukuthi abantu bakwazi ukuzivikela emikhuhlaneni ethelelwanayo ikakhulu abantu bafundiswe ukuhlala bevale imilomo lamakhala ma besiya ebantwini abagulayo. Lanxa sebethe baphuma kukhona imikhuba okumele bayekele ikakhulu ukuhamba bekhafulela phansi njalo befinya nje belahlela konke phansi okwenza kube lemikhuhlane ethelelwanayo

Kukekwaba lesifo ebesiyingozi kakhulu esifo secovid abantu abanengi bafile ngenxa yokuswela ulwazi bebengakwazi ukuthi kumele bazivikele ikakhulu abezempilakahle ngoba yibo ade besemukela abantu abagulayo abanengi babo bafa baphela ngikho khathesi besenelisa sebekwazi futhi ukuthi nxa besiya esibhedlela besiyakhangela abantu besiyakwelapha abantu bazivikele ukuze bangathathi izifo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe bayehlatshwa amajekiseni. Lamajekiseni kodwa abuhlungu omunye umntwana angahlatshwa ulala ekhala ubusuku bonke lomzimba utshise. Omama manje sebekwazi ukuthi ukuze uvikele umntwana engakhali kumele ube lelinye iphilisi umnathise odokotela bengakamhlabi. Kodwa odokotela abakufuni lokho ngoba kuphambene lomthetho wabo.

Emva kobhubhane lweCovid oluqede abantu abanengi, omongikazi labodokotela labantu bonke bahle bafundiswa ukuthi ngaso sonke isikhathi bazivikele nxa besiya ebantwini abakhanya begula isifo esingaqondakaliyo lanxa kumbe sebethe umuntu wakhona wafa bazivikele nxa sebebamba leso sidumbu.

Ngomnyaka thizeni lapho okwaqhamuka khona isifo esaqeda abantu, abantu bezempilakahle bafunda ukuthi nxa usiya esibhedlela kumbe usiya emsebenzin yabo kumele bazivikele ngazo zonke indlela kusukela ekhanda kusiyafika ezinyaweni ukuze bengathathi lezi ziifo eziyabe zile zigulane.

Ngalezi insuku abantu bayakhuthazwa ukuthi bazazi isimo sabo sokuphila ukuthi baphile kangakanani ngoba zinengi izifo ezithelelwanayo ikakhulu ezithelelwana ngocansi abantu abatsha bayakhuthazwa ukuthi abahlalahlale kancane bahambe bayohlolwa ngitsho labantu abadala abasukume bayohlola ukuze bazazi ukuthi baphile ngokungakanani.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bahanjiswe ezibhedlela bayohlatshwa amajekiseni okubavikela ezifeni eziyabe sezithe zaqhamuka kuleyo ndawo umntwana bayamhlaba ijekiseni kukhanya wethukile kodwa ulesibindi ngoba kakhali.

Abezempilakahle bayazigqokisa ngendlela okumele bazigqokise ngayo. Bagqoke izigqoko ezilithanga ezisukela entanyeni zisehka zisiyaphansi bagqoka amagilovisi ezandleni aluhlaza okwesibhakabhaka bavala inwele baphinde njalo bagqoke okokuvala emakhaleni lasemlonyeni okuthiwa yizifonyo

Abantu abasebenza ugatsha lwezempilakahle kuqakathekile ukuthi ngasosonke isikhathi bazivalele ikakhulu nxa bephuma besiya phandle lapha abahlangana khona lezigulane eziyabe zigula eminye imikhuhlane engelaphekiyo. Ngitsho lanxa besezibhedlela kumele bezivakele nxa bengena egumbini labantu abagula imikhuhlane ethelelwanayo

Isikhathi esinengi kungaba lesifo esiqhamukayo abezempilakahle bazama ngendlela zonke ukuthi basabalalise umbiko ebantwini ukuthi abantu babuye bazohlatshwa njalo bayabeka losuku lapha azahamba khona bayehlaba abantu babacele ukuthi babathole bebuthene endawenithizeni lapho abazafika babahle ndawonye.

Kuqakathekile ukuthi nxa kuthe kwabakhona isifo esimemethekayo abantu bahambe bayohlatshwa injekiseni ezibavikelayo Ziyasiza ke lezi injekiseni ngoba ziyavikela ziqinise umzimba kuthi lanxa lesisifo sesibahlasela singabi lamandla

Umama usesibhedlela bamlalisile embhedeni. Umama kukhanya ukhulelwe, udokotela ufake uphondo lokuzwa ukuthumntwana uyaphila yini esiswini ulufake phezu kwesisu sikamama wafaka elinye icele endlebeni yakhe. Kukhanya umama uyahelelwa ngoba lo omunye uzama ukumduduza ukuthi ame udokotela aqalamhlole.

Abezempilakahle bayahlala phansi bengamazwe ahlukeneyo bezofundisana ngendlela zokuthuthukisa ezempilakahle emazweni abo. Baphinde futhi bafundisane ngendlela zokusivikela imikhuhlane le ephongu qhamuka ingalindelwe ukuthi bangayibamba njani njalo bangavikela njani amazwe abo.

Abantwana abancane kuqakathekile kakhulu ukuthi bafundiswe ngobungozi bokubhukutsha bebodwa kungela muntu omdala ikakhulu bebhukutsha endaweni ezinjengamadamu lapho okungaziwayo ukuthi amanzi akhona atshona okungakanani abanengi bajwayele ukugalula batholakale sebefile

Omama ababili abakhanya beyizikhulu zempilakahle abahleli phansi ezitulweni omunye ufake iqhiye elithanga ekhanda omunye akafakanga lutho emva kwabo kulompala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abazempilakahle bayaxwayisa abantu Kanye lezikolweni kuthi kumele kutholakale amanzi ahlambulekileyo ukuze abantu banathe. Njalo baphinde bageze lezandla ukuthi bangabambi imikhuhlane ngoba imikhuhlane eminengi uhamba ngokubambana, lokuxhawulana sokumele abantu behlale begeze izandla.

Amanzi ayimpilo kuqakathekile ukuthi uHulumeni abone ukuthi abantu bezabelweni abahlala emakhaya bayathola amanzi ahlanzekileyo amanzi ahlanzekileyo atholakala kuphela ezibhoraneni kumbe empompini.

Abezempilakahle balakho kwesinye isikhathi ukuhamba ezikolweni besiyafundisa abantwana abasesebancane ngendlela zokuziphatha. Kwesinye isikhathi bayabe besiyabanika amaphilisi okuvikila ezinye izifo ezithile ezijwayele ukuhlasela abantwana abancane.

Umama usempompini ubelethe umntwana uyagezisa kukhanya ugezisa izitsha kuqakathekile ukuthi baantu bathande ukuhlanzeka ngoba ukuhlanzeka kwenza baphile kahle ingcekeza yenza abantu bagule.

Omama kuqakathekile ukuthi ngasosonke isikhathi banakekele abantwana ukuthi bahambise abantwana ezibhedlela ukuthi bayehlola baphinde njalo baye hlatshwa amajekiseni lokuthontiselwa imithi yokuvikela lezizifo eziyisithupha eziyingozi ebantwaneni.

Isikipa esimhlophe esilengalo eziluhlaza okwesibhakabhaka ezimfitshane emuva sibhalwe ngamabala aluhlaza saphinda sabhalwa sikhanya sikhuluma ngokugula kwengqondo osokukhanya sokuyisifo esiphatha abantu abanengi abantu kumele bananzelele indlela abaphila ngayo labakudlayo labakubhemayo

Isikipa esimhlophe esilokuluhlaza okwesibhabhaka emuva sibhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka isikipa lesi sikhanya yisikipa abasenzela okokwenza umkhankaso okhangelane labantu abagula ngokwe ngqondo.

Kubuhlungu ukugula ngomkhuhlane wenqondo ngoba nxa umuntu egula ngomkhuhlane wenqondo uhamba nje edobha loba yini edobha zonke izinto ehamba ezithwele kuqakathekile ukuthi kuzihlobo ezihlala labantu abafana lalaba bananzelele banakekelwe behanjiswe futhi ezibhedlela ukuthi bayethola usizo.

Isifo sengqondo kungesinye sesifo esezandile ezimulini ,ungambona umuntu ehleli ucabange ukuthi uphilile kodwa kukhona okuyabe kungahambi kahle ngokwegqondo yakhe abanye bazibecine sibili sokubangene kakhulu ukuthi ecine esehamba nje engazi ukuthi uyangaphi ,kuqakathekile ukuthi abantu ngasonke isikhathi baxoxisane njalo kube lokuthula phakathi kwezimuli .

Kuqakathekile ukuthi sinakekelane nxa singabantu abazalwa ndawonye. Ngalezinsuku ukhona umkhuhlane osuyandile ebantwini umkhuhlane wokuhlangahlangana kwengqondo phecelezi ukuhlanya. Uyathola abantu sebebabophe izandla ngenxa yokuthi bayabe sebehlanya sebesenza izinto ezingekho rayithi. Omunye uyabe esetshaya labantu yikho becina bembopha.

Uthando luqakathekile phakathi kwabantu bethu akukhathekile ukuthi ubulawa yisiphi isifo ikakhulu laba abalokuphambaniseka engqondweni kuqakathekile ukuthi sibathande sibahambise esibhedlela ngoba singaphangisa ukubahambisa esibhedlela kuyelapheka futhi njalo kuba khona ukuthi kwehla kube nganeno.

Ibhakane eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amnyama laphinda labhalwa ngamabala aluhlaza okotshani. Laphinda labhalwa ngamabala aluhlaza okwe sibhakabhaka leli bhakane likhuluma nge National enviromental week lapho abafundisa khona abantu ukuthi bahlale endaweni ezihlanzekileyo bagcine indawo zabo zizinhle.

Umfanekiso wedolobha le Kigali kuthetshuliwe kwafakwa ephepheni kwabhalwa imniningwano ngalelo dolobho njalo kukhanya kuthethwe ngabantu bezemvelo abafuna ukuthi indawo ingcinakale inhle ihlanzekile lezihlahla zemvelo zigcinwe ukuze idolobho libukeke lilihle.

Esikhathini esinengi nxa omama besiya esibhedlela behambisa abantwana akusikho ukuthi odokotela bafika nje kuphela bahlabe abantwana kwesinye isikhathi baba lengxoxo, ingxoxo lezo ziyabe zibanceda odokotela ukuthi bakwazi ukuthi omama benza okuyikho na ekugcineni abantwana kumbe kukhona abakuphambanisayo besebe baqondisa bebatshela ukuthi kumele benzeni.

Esibhedlela kumbe emakilinika kukhona indawo lapho okuhlolelwa khona abantu kuyande ukuthi kube lombheda lapho umuntu othi nxa engena afike akhulume lodokotela udokotela abesemcela ukuthi alale embhedeni ukuze amhlole.

Umama ubesesibhedlela esiya beletha sebelethile umama kulomongikazi omi phansi kwakhe njalo kuphinde kube lobaba odlala lomntwana umama uhleli phezu kwesitulo kodwa ukhanya engathokozanga umama kumbe kukhona okungahambi kahle emzimbeni wakhe kuyadingeka ukuthi odokotela bamhlole baze bamkhiphe sebebona ukuthi sephilile.

Isakhiwo sesibhedlela sibonakala nge bhekani elikhombayo ukuthi umuntu kumele aphume aye ngaphi kubonakale futhi la ngendlela lapho okula okulabantu abahamba khona kulo muntu ongubaba ohambayo kukhanya seqedile kumbe kulalapho okumele ayekhona kodwa yisakhiwo sesibhedlela .

Esibhedlela indawo ehlala igcwele abantu isikhathi esinengi ngoba abanye bayabe besiya dinga ukwelatshwa abanye njalo bayabe besiyathatha imithi yabo abahlala beyinatha nsuku zonke. Abanye kwesinye isikhathi bayabe besiya fundiswa ngezinye izinto ezimayelana ngezimo zempilo.

odokotela abasebenza e laboratory lapho okuhlolwa khona izicubu kungaba ligazi kungabe ngumcamo kungabe yisikwehlela bayakhuthazwa ukuthi nxa sebephuma kuleyondlu abahlolela kuyo bageze izandla ukuze bengahambi lamagcikwane abayabe bewathethe phakathi kwezicubu

Izisebenzi zema laboratory kuqakathekile ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa bephuma elaboratory nxa Kade beqeda ukwenza umsebenzi bageze izandla bageze ngamanzi baphinde bageze langesepa ukuze bangaphumi lamagcikwane abangabe bewathethe kuzicubi lezi abayabe bezihlola bahambe lawo emakhaya kumbe kwabanye abantu.

Isakhiwo sendlu yezempilo kukhanya yilaboratory kubhaliwe laphana duze lomnyango ngamabala amancane. Ivuliwe lendawo kulesibane esikhanyisayo, kukhanya kusebusuku yikho beze bakhanyisa ngesibane.

UDokotela uhleli esitulweni ugqoke ijazi lakhe elimhlophe phambikwakhe kulethireyi elamaphilizi, njalo kuphinde kube lelembu eliluhlaza elivale itafula.

Esibhedlela kulo kumfanyana okuncane okuzihambelayo kugqoke izicathulo ezilithanga kwagqoka lesikipa esiluhlaza eceleni kwakho esandleni sokudla kubonakala enqola eyamsondo ethwala abantu abangenelisi ukuzihambela kuphinde futhi phambi kwakho kulobaba ohleliyo esitulweni.

Esibhedlela kulabantu abamiyo abanye bahambahamba omunye ugqoke okumnyama uphethe igwaliba elimhlophe ababili ogqoke okuhlophe phezulu lebrugwe elimnyama londoda ogqoke okwekhakhi bakhanya bamile abanye bahleli phansi emabhentshini.

Esibhedlela isikhathi esinengi uthola kugcwele abantu. Ikakhulu kulaba ababuya sekuthe kwaba semini. Kodwa labo abavuka ekuseni, kuhle kube yibo abokuqala. Kuba lula kibo, ngoba nxa kuvulwa yibo abahle belatshwe kuqaia. Babuyele emakhaya.

Ezibhedlela ezinengi kumbe emakilinika sokusiba khona imtshina esiza omongikazi labomongi kanye labodokotela ukuthi bayisebenzise ekuhloleni izigulane zabo ukuze babone ukuthi yiphi imkhuhlane ebaphetheyo.

Abantu abathathu kungenzeka abanye basemuva ngale. Kodwa abakhanyayo bathathu, ababili abagqoke amajazi amhlophe oyedwa ugqoke ingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka waphinde wafaka leqhiye futhi njalo wagqoka amangilazi emehlweni. Udokotela ukhanya uphethe okulithuluzanyana kungenzeka kukhona akuhlolayo. Bakhanya bayafunda lababantu bafunda ngokuhlola umuntu.

Abafundi abafundela ezempilakahle kubalesikhathi lapho abenza izifundo ezibizwa ngokuthi ngama practicals lapho okulomuntu oyabe esenza khona bona bebukele kumbe labo besenza. Lapha kukhanya uyabafundisa ukuthi nxa umuntu esethe waqaleka kumbe esethe wabanjwa ngumkhahlane wokuwa bangamsiza njani

Abezempilakahle abafundela ukuba ngomongikazi kumbe omongi kukhona izindawo lapho abafunda khona balazo labo izindlu zokufundela uthola kulakho zonke izinto abazisebenzisayo akufana lamatafula, okufana lemithi ababe befunda ngayo khonapho kulezo zindlu.

Endlini lapho okwenzelwa khona imithi kuma laboratory uthola kugcwele imithi eminengi eyehlukeneyo okuyiyona abayihlanganisayo ngolwazi lwabo bacine bephuma lemithi eselaphayo esetshenziswa ezibhedlela.

Esikhathini esinengi abezempilakahle bayaphuma bayekwenza imkhankaso yokuxwayisa abantu ngezifo ezikhona, izifo ezifana labomalaria, izifo ezifana lomkhuhlane wohudo konke lokhu bayahamba batshele abantu babafundise futhi ukuthi bangazivikela njani njalo zibangwa yini.

Umnyaka ka2019 ngumnyaka phose abantu bonke umhlaba wonke abangeke bawukhohlwe ufana lomnyaka wefureza isifo esaqeda abantu. Lekhovidi ibuye yaqeda abantu ngakho uzulu uyafundiswa ukuvikela izifo ezifana lalezo.

Abezempilakahle bayaphuma bahambe emakhaya besiyafundisa abantu ukugcina indawo lapho abahlala khona zihlanzekile, lokugcina njalo ezinye izinto ezisisizayo ezifana lezihlahla lamanzi ukuwagcina esesimeni esihlambulukileyo kumbe esihlanzekileyo.

Imvukuzane yesibeletho ngesinye sezifo eseziqede omama kodwa sona yisifo eselaphekayo nxa omama bethe bahamba masinya esibhedlela bahamba bayohlolwa ukuthi balayo yini kumbe abalayo. Nxa kusesemasinyane bayasikhupha isibeletho kumbe beyelapha iphele.

Undoda olele phansi kukhanya ulimele odokotela bakhanya bazama ukumsiza omunye umbambile angazi ukuthi uzama ukumyenzani omunye uyamqwayisa ukuthi ungenzi khonokho akuyenzayo

Abezempilakahle bayaphuma ngaso sonke isikhathi. Bayofundisa abantu indlela zokuziphatha, lokugcina indawo yabo ihlanzekile. Baphethe amasaka, lapho abafundisa khona abantu ukuthi balahlele phakathi ingcekeza. Bangahambi belahlela ingcekeza indawo yonke ngoba iyangcolisa, njalo ibangela imkhuhlane.

Omama abathathu abahleli phezu kwembheda emihle ekhanya nje ihlanzekile kakhulu .Omama laba babelethe abantwana ezifubeni .Kukhanya ngomama abalindele ukuthi odokotela bazobahlola besebe bakhulula bahambe ekhaya ngemva kokuba sebebelethile batholakala ukuthi baphile kahle .

Esibhedlela kuqakathekile ukuthi lapho okuhlala khona izigulani kube yindawo evulekileyo indawo futhi ezakwenza ukuthi izigulani zingaminyani ngoba nxa ziminyana zicina zithelelana imikhuhlane kumele kube yindawo ehlala amafastela evuliwe ukwenzela ukubana kungene umoya

Esibhedlela kulezindlu ezinengi lapho ababeka khona izigulane. Kulezindlu lapho okulala khona obaba, kubelezindlu okulala khona abantwana. Omama labo balezindlu zabo lapho abalala khona baphiwe lezinto zokubasiza ezifana labomambule yisifo soqhuqho esibangelwa yimiyane.

Abantu bavuke ngovivi besiza esibhedlela, kukhanya ngabantu abagulayo abanye njalo balabantwana. Omunye umile ewindini bayamsiza ukuthi ahambe ayobona udokokotela. Bonke laba abahleziyo labo bamelele ukuthi bayokuma kumabhalane ewindini ukuze baye kudokotela.

Isango eliluhlaza okwesibhakabhaka likhanya livaliwe kusesibhedlela, phezulu kwesango kulebhakane elibhaliweyo elimhlophe elamukela bonke abangenayo abeza kuleso sibhedlela ukuthi bazokwelatshwa njalo bazohlolwa ukuthi baphile kahle na.

Isibhedlela ukuze sisebenze kahle kumele sithole zonke imfanelo ezenza imisebenzi yabodokotela ibe lula kumele imota zitholakale ukwenzela ukuthi nxa sekuthe kwaba leminye imithi edingakayo zigijime ziyoyithatha lapho etholakala khona.

Phose ezibhedlela zonke emagedeni akhona kuyafakwa ibhakane elichaza ibizo lesibhedlela liphinde lelobhakane lichaze izikhathi zokungena ukuthi baqala ngaskhathi bani bayotshayisa skhathi bani , lezikhathi zokungena nxa kuzobonwa izigulane , kwenzelwa khona ukuthi abantu babe lolwazi olukhulu ngalesisibhedlela

Izigulane lazo ziyakudinga ukuthi zihlonitshwe ikakhulu lanxa umuntu esegula uyabe ekudinga ukuthi abanjwe ngendlela emenza abelesithunzi ahlonipheke. Isikhathi esinengi nxa odokotela sebebahlola kulamakhetheni ababagombolozela ngawo ukuze ezinye izigulani zingababoni kodwa kube nguye udokotela laleso sigulane kuphela.

Isibhedlela sakhiwe kahle kakhulu ngezitina ezibomvu. Silamawindi amhlophe akhamisileyo. Isibhedlela emva kwaso kulotshani obuhle obuluhlaza lezihlahla ezinhle eziqunyaqunywe kahle.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kutholakale kulezimota ezinengi ikakhulu ezibizwa kuthiwa ngamaambulensi ezigijima ziyothatha abantu. Ezinye zakhona ziyabe zigijima zisiya thatha imithi uthole ukuthi amanye amalabhorethari abo awakho kulesosibhedlela. Kuyabe sokumele imota zisukume zigijime ziyethatha imithi kanye ziyethatha locwaningo oluyabee kuyenzwe kulezo zibhedlela.

Kuqakathekile ezibhedlela ukuthi kuhlale kulendawo lapho okulamanzi khona okugezelwa izandla ukuze abantu ngaso sonke isikhathi bangahlalahlala bageze izandla ngoba kunengi abakubambayo esibhedlela njalo kukhona izifo ezithelelwanayo okungaba yikuzehlisa nxa abantu behlala kancane kancane bageze izandla.

Esibhedlela egumbini lapho okulala khona omama bakhanya abanye balele abanye njalo bahleli kulomongikazi okhanya elokhu ehambahamba ebahlola ukuthi lamhlanje bengabe bevuke bezizwa njani.

Udokotela uhleli endlini lapho ahlolela khona abantu. Uhleli esitulweni phambi kwakhe kuletafula elelembu elilehlaza. Phezu kwetafula kule bhuku elikhulu kukhanya uyabhala uzama ukuthi abhale imininingwane yezigulane zakhe.

Ezibhedlela kukhona izigaba ezehlukeneyo ezokwelapha. Zikhona izigaba ezelapha abagulayo. Zikhona njalo izigaba lapho abelapha khona abantu abathe kwesinye isikhathi balimala kuphinde njalo kube lezigaba lapho abelapha khona abantu abathe bangena bacwila kuzidakamizwa. Zonke lezo ziyatholakala esibhedlela.

Ezinye izibhedlela zakhiwe kuhle kakhulu lanxa ungena phakathi uzwa ubethwa ngumoya ongelawo umnuko wesibhedlela. Sijayele ukuthi ezibhedlela kuyanuka, kuyabe kunika ngoba kungahlanzekanga. Kodwa izibhedlela ezihlanzekileyo azilawo umnuko.

Isakhiwo sesibhedlela esikhanya sakhiwe kuhle kakhulu sipendwe ngependa emhlophe sihlanzekile akubonakali bantu angazi ukuthi abantu bangaphi kubonakala kuphela ababhentshi okutshengisela ukuthi kusezindlini lapho odokotela abahlola khona amabhentshi lawo ngawo kuthi abantu bahlale belindele ukungena ezindlin zabodokotela

Abantu abamileyo abakhanya bephakamise izandla. Abantu laba bagqoke izikipw ezimhlophe ezilamakhola aluhlaza okwesibhakabhaka. Kungenzeka abantu laba kukhona abakufundiswayo ngabezempilo. Phambi kwabo kuletafula. Phezu kwetafula kukhona okubekiweyo okukhanya bayakusebenzisa.

Abezempilakahle bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu uselinyaka engamatshumi amahlanu kusiya phambili kumele ananzelele izinto azidlayo, azelaphe ngokudla isikhathi esinengi ngokudla ukudla okuzafika kwenza umsebenzi omuhle emzimbeni kwelaphe amathambo kwelaphe isibindi kwelaphe izinso kwelaphe konke nje izitho ezisemzimbeni.

Umuntu ogqoke isikipa esingumdaka ukhanya ebambe omunye ihlombe kungenzeka inhlombe lakhe libuhlungu. Ngalezi insuku sesandile isifo sokukhumuka amhlombe kumbe amadolo kuyadingeka ukuthi umuntu ahambe masinya esibhedlela bayemfaka emtshineni kungenzeka amathambo ayabe esedlana ngokuya kokukhula langokuguga.

Umuntu wesilisa ugqoke isikipa esingumdaka. Kukhanya kukhona okungahambi kahle ngengalo yakhe. Uyibambile kukhanya ibuhlungu kungenzeka uze esibhedlela ukuthi azothola usizo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe indlela yokudla ikakhulu ukudla esikudlayo. Sinanzelele ukuthi sidla ukudla okwakha umzimba, singadli ukudla okucina kusenza umzimba ungaphili kahle ngoba amasotsha omzimba ayafuna ukuncediswa ngokudla okulemisoco.

Umuntu ulele embhedeni isandla sakhe sixhunywe igazi kulomtshina omhlophe oyiwona opompa igazi ususa lapho elisuka khona ulifaka emzimbeni womuntu. Kuqakathekile bakithi ukuthi abantu banikele ngegazi ukuze nxa sebegula baphinde balithole futhi

Abantu ababili omunye ulele embhedeni kukhanya yisigulane, omunye nguDokotela ophethe insimbi yakhe yokuhlola lo ulele embhedeni, kukhanya emhlola entanyeni okuya emphinjeni, okutshengisela kungenzeka ubulawa ngumphimbo.

Abantu abanengi sekuvame ukuthi bahlutshwe ngamehlo ikakhulu amehlo afuna ukuthi becine sebegqoka amangilazi abasiza ukuthi babone. Kungenzeka imisebenzi abayenzayo, ikakhulu nxa kuyilaba abasebenza ngama computer, kumbe nxa kuyilaba abahlala ngaso sonke isikhathi bephethe omabonakude, labo benza amehlo abe buhlungu.

kuqakathekile ukuthi abantu emakhaya babelemtshina ofana lalo wokuhlola umfutho wegazi ukuhlola igazi letshukela ukuhlola lokutshisa komzimba ukuze ngaso sonke isikhathi kancane kancane bazihlole ngoba ezinye zalezi izifo azibonakali uzwa ngokuwa

Kulezinye izifo esizithola ngendlela abantu abaphila ngayo. Abantu bayakuthanda ukubhema igwayi bengazi ukuthi igway liyingozi. Abanye abantu abelesifuba esivalekayo kuqala ngenxa yomnuko wegwayi. Kuqakathekile ke ukuthi abantu babone ukuthi bayaqwaya izinto ezibenza bavaleke izifuba.

Umfana olele embhedeni ukhanya uyagula kakhulu ubhanditshiwe esiswini kukhanya nje lamandla akalawo kulomambule wokuvikela iminyane ukuze angathi ngapho egula aphinde ehlaselwe yisifo semalaria.

Imbodlela ensundu elebala esiswini elimhlophe elesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kulamanye amagilazi. Kukhanya kuselabholethari lapho okwenziwa khona ukucwayisisa ngezicibu bekhangela ukuthi lezi zicubu zingabe zilomkhuhlane bani.

abasebenza e laboratory basebenzisa izitsha ezinengi kakhulu lezo zitsha basebenzisa ukufakela izinto zabo abazisebenzisayo kungaba yikufakela eminye yemithi abayisebenzasayo kumbe ngeyokufakela izinto abasebezisebenzisile befuna ukuthi zihlale khonapho kumbe ziyogeziswa

Emva kokuba odokotela abenza ucwaningo lokuhlola izicobi sebeluqedile bayahlala phansi babhale kumakhompuyutha bathumele kubo dokotela odokotela ke sebezabala besebesiba kwazi ukuthi lo umuntu ubulawa yini njalo bengamelapha ngani.

Endlini yokuhlolela izicuku balezintsha abayisebenzisayo ukuthi nxa ukhangele ubone engani ngamawaya angelancedo amawaya la yiwo abamba amatshubhu abuya elezicuku njengoba ubona kulamatshubhu amane itshubhu elombala obomvu izivalo lomunye ongathi ubovana lomunye omhlophe.

Umtshina oselabhorethari oyiwona abawusebenzisa ukuhlola zonke izicubu eziyabe zithe zabuya khonalapha elabhorethari. Kulabomama ababili abakhanya kuyibona abasebenza elabhorethari abasebenzisa wonalowo mtshina.

Emalabhorethari kuba khona indawo lapho okuhlolwa khona izicubu kuphinde kube khona njalo elinye lezindlu lapho umuntu angena khona ayolala embhedeni kube khona imitshina eyehlayo imkhangela kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni. Leyo mtshina iyabe ibona ukuthi umuntu ubulawa yini.

Imbodlela enkulu ilombala onsundu lephepha elimhlophe elibhaliweyo elichaza ukuthi leli bhodlela liphethe Muthi bani njalo lisebenzani kukhanya kuse Labolatory lapha okwenziwa khona izicubi zihlolwa

Abantu abasebenza emalabhorethari kudinga kube ngabantu abalolwazi futhi njalo abahlakaniphileyo abananzelelayo ukuze bengacini bangahlangahlanganisi izicubu zabo becine benika abantu impumela engayisiyo yabo.

Ubaba usesibhedlela kukhanya uyagula kakhulu ngoba bamxhume bamxhuma intambontambo emzimbeni. Eceleni kwakhe kulomongikazi omileyo ogqoke ingubo eziluhlaza wazivukela ngamaglovisi amhlophe. Kukhanya ukhulumisana lobaba emkhangele isimo sakhe. Akakho esimeni esihle ubaba.

Elaboratory lapho okuhlolelwa khona izicubi ezihlukeneyo kulezitsha ezisetshenziswayo njengalesi esilithanga lapho abalahlela khona amambodlela abo ayabe esesebenzile, lesi esiseceleni ngapha esilamabhokisana amancane lapho abafakela khona amambodlela abo abuya ephethe ezozicubi.

Ibhokisi elibomvu elifanekiswe iziphambano ezimbili labhalwa futhi lichazwa ukuthi libhokisi Lani. Ibhokisi losizo lokuqala. LeIibhokisi lijwayele ukuthwalwa ngabantu abeyenza imidlalo kanti ke lasekhaya kuqakathekile nxa umntwana ethe walimala kumbe omunye welunga simuphe usizo lwakuqala engakayi esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi bonke abantu abasebenza kumalabhorithori lapho okuhlanganiswa khona imithi lalapho okwenziwa khona ucwaningo kudingisiswa ngezifo ezehlukeneyo bazivikele bagqoke izigqoko ezifana lamagilavusi ukuze bengalimali ezandleni.

Umuntu nxa esegule kakhulu kungabonakali isifo ngamehlo oDokotela bayazi ukuthi egazini akukho okucatshayo bayathatha igazi balihambise emaLaboratory liyehlolwa lelo gazi isifo siyabuya sesisaziwa ukuthi yisifo bani.

Ezibhedlela balayo yonke indlela yokuhlola kungaba yikuhlola ngemitshina bemlalise phansi umuntu bahlole umzimba wonke ukuze babone ukuthi uphethwe yini kumbe kungaba yikuthatha izicubi kanye legazi bahambe bayehlola elaboratory babone ukuthi yisifo bani esiphethe umuntu

Udokotela owelapha abantu ngokubayelula izitho zomzimba abathe bakhubazeka ngokuhamba kodwa kuyabe kulethemba lokuthi bazahamba odokotela bayacathulisa baze babeleqiniso lokuhamba.

Abantwana baligugu kungakho kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bakuqakathekise kakhulu ukuthi babone ukuthi abantwana baphila kahle njalo baphethwe kahle. Bafundise labomama indlela yokuthi bephathe kahle abantwababo. Babaqonqosele ukuthi abantwana bayalethwa ezibhedlela bazohlolwa babonakale ukuthi bakhula kahle.

omongikazi bahleli phansi kukhanya namhlanje lilanga lokuvuselela iziundo zabo ukhona ohleli phambili phambi kwakhe kule computer evuliweyo then besekusiba lo mabonakude osemdulini lapho okubhalwa khona lezo zinto ezifundwa ngazo

Omama bayakhuthazwa ngaso sonke isikhathi ukuthi balethe abantwana esibhedlela ukuze bazohlolwa bazehlatshwa amanjekiseni abavikela emkhuhlaneni eyisithupha eyingozi. Omama ngakho ngasosonke isikhathi bayabahambisa abantwana ukuthi baye hlatswa

Udokotela ulomntwana ogqoke isikipa esibomvu umntwana ukhamisile kukhanya udokotela kukhona amfaka khona emlonyeni kungabe umthontisela umuthi ukwenzela avikele izifo esikhona esikhanya singabahlasela abantwana.

Ibhakani elikhulu elimhlophe elilombala oluhlaza ibhakani leli libhalwe ngamabala ansundu laphinda labhalwa ngamabala aluhlaza ibhakane elezempilakahle elesibhedlela libhalwe litshengisa ukuthi kulesisibhedlela kwelatshwani kwenziwani

Umama uhambise umntwana esibhedlela kukhanya umama uhleli phansi udokotela uphethe ijekiseni ukuthi ahlabe umntwana. Angabe umntwana egula kumbe njalo umntwana ezohlaba amanye amajekiseni okubavikela ezifeni ezitshiyeneyo.

Lamuhla lusuku lwabomama abalabantwana bazile bonke omama labantwana babo kukhanya ngathi bazefundiswa ngendlela zokuphatha abantwana langendlela zokuthi abantwana kumele bamunyiswe ngasosonke isikhathi ngoba uchago lukamama yilo olulamandla olwenza umntwana akhule aqine amathambo.

Umama uphethe usana kukhanya ngumuntu osana kubeletha lusaseluncane lubomvu luphethwe ngengubo ezibuntofonto umama lokhe elubuka ebobotheka esekhumbula ubuhlungu adlule kibo kodwa sebobotheka

Umuntu oyabe etshaywe yisifo sohlangothi kumbe olobunzima bokuhamba ikakhulu asebekhulile kwesinye isikhathi nxa sethe wayelulwa ikakhulu lo ewesifo sohlangothi bayenelisa ukuthi bamnike lumtshina osebenzisa ekuhambeni aze aqine acine senelisa ukuzikambela yedwa.

ithuluzi elisetshenziswa ngodokotela leli ithuluzi lilombala ongathi umhlotshana kodwa ongathi uya koluthuli liphinde libe lombala omhlotshana phambili ongathi ngumgwembe okhamisileyo leli thuluzi lisetshenziswa ngo dokotela nxa behlola abantu

Umuntu nxa ebulawa lizulu kubanzima ukuthi alikhombe ukuthi leli yilo kanye elibuhlungu ngoba umlomo wonke uyabe subuhlungu kodwa engafika kubodokotela bayathatha insinjana zabo bawawoqode lapho obatshengise khona ukuthi yilo. Nxa betshaye eliyilona uhlaba umkhosi udokotela ahle abone ukuthi yilo elikuzwisa ubuhlungu abeselikhipha .

Ithuluzi elilombala ocazimulayo liphinde libelombala omnyama. Lelithuluzi lilekhanda elicijileyo liphide futhi phambidlana nje kube ngani kuyindingilizi. Balisebenzisa ukuhlola indlebe, bathatha lokhu okucijileyo bakufake endlebeni umuntu abesefaka ilihlo lakhe kulokhu okuyindingilizi

umtshina omkhulu okhanya uvuliwe umtshina lo ulombala omhlophe uphinde njalo ube lombala oluhlaza okwesibhakabhaka lapho okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhona into zokufithizela ukuze usebenze lanxa uwuvula

Kwesinye isikhathi ungazibuza ukuthi odokotela ukuthatha iminyaka le eyisikhombisa kambe bengabe befunda amabala kuphela lezifo, cha bayabe befunda lakho konke abakusebenzisayo befunda langemitshina abayisebenzisayo ekwelapheni kanye lekuhloleni abantu.

Lelithulizi lapho okusebenza khona odokotela bayakhangela nxa besebenzisa ukubona ngalelo thulisi imichamo lokunye akula ongeke ukubone nxa usebenzisa leli thulisi.

Odokotela balamathuluzi amanengi abawasebenzisayo ,amanye ngamathuluzi abawasebenzisa ukwelapha abantu .Amanye njalo ngabawasebenzisa ukuhlola amanye akhona amathuluzi ngawokwenzukuthi amanye amathuluzi abo asebenze.

Ithuluzi elisetshenziswa ngodokotela lilesisu esiluhlaza okwesibhakabhaka beselincipha liphinde futhi phambili livuleke lapho futhi ukhona umbala oluhlaza okwesibhakabhaka leli thuluzi lisetshenziswa ngodokotela ukwelapha kumbe ukuhlola abantu

Imtshina yabodokotela minengi njalo ihlukene , eminye bayisebenzisa ukwelaoha eminye bayisebenzisa ukuhlola , eminye bayisebenzisa izinto ezitshiyeneyo minengi kakhulu imtshina yabo

Odokotela bamazinyo bayaqonqosela kakhulu ukuthi abantu abafunde ukugcina amazinyo abo esesimeni esilungileyo ngoba amazinyo nxa esethe onakala akukho indlela elula yokuwabuyisela ngaphandle kokucina umuntu esewakhipha.

Odokotela nxa ungena phakathi kwezindlu zabo lapho abahlolela khona abantu uthola kwesinye iskhathi kuleminye imitshina ozibuza yona ukuthi kathi imitshina yonale osebenzani nxa ukhangele ungabi lolwazi lokuthi usebenza njani kodwa bona odokotela ngoba kuyingxenye yezifundo zabo ukwazi imtshina bakufundela kusukela beseuniversity baze baqeda.

Imbheda esetshenziswa ngodokotela ukwelapha kumbe ukuhlola, ayifani lembheda elala abantu nxa besemagumbini, ezibhedlela. Limbheda yakhelwe vele, ukuthi ibengeyokusetshenziswa ngodokotela. lhlolwe. Kwesinye isikhathi ilakho ukuthi bayehlisele phansi, kwesinye isikhathi bayiphakamise, kusiya ngokuthi udokotela ufuna ukuhlola siphi isitho somzimba.

Umtshina omhlotshana phambili ulombala ongumdaka phezulu ulomkhombalanga. Umtshina lowo odokotela bawusebenzisa ukuhlola kumbe bawusebenzise futhi njalo ukwelapha abantu.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela amanye akhona kunzima ukuthi uwachaze kodwa ayabe ebonakala ukuthi ngamathuluzi elinye lakhona nxa ulikhangela ngani yisigelo kodwa phambili ngapha livulekile lilomlomo okhamisileyo lilombala omnyama liphinde libe lombala ocazimulayo.

umuntu engalimala kuqakathekile ukuthi ahambe aye esibhedlela ayohlolalwa akhangelisiswe emtshineni abesenikwa ithuluzi elizomsiza ukuthi ahambe kuhle engezwa buhlungu njalo unyawo lube sesimeni esiqondileyo

Kwesinye isikhathi ungazibuza ukuthi konke lokhu okubonakala emfanekisweni ngokwani, ngamathuluzi abadokotela. Kunzima ukuthi uwazwisise wena nxa ungasodokotela ukuthi asebenzani. Odokotela alikho ngitsho lelilodwa ithuluzi abangalaziyo ukuthi lisebenza njanii, bayawazi wonke futhi bayawasebenzisa ngendlela okumele bawasebenzise ngawo

Ithuluzi elitholakala ezindlini zabodokoteka, elisetshenziswa ngodokotela. Ithuluzi leli lilombala olithanga. Liphinde libe lenyawo eziyisikhombisa. Ezimbili ziluhlaza okwesibhakabhaka. Ezine ziluhlaza okotshani. Esisodwa, siliithanga.

Umtshina omkhulu omhlotshana olensimbi eziphakama zisiya phezulu, osetshenziswa ngo Dokotela, abawusebenzisa ukuhlola imizimba yabantu, bengabe behlola eziswini, bengabe behlola umzimba wonke nje ukuthi babone ukuthi umuntu uyabe ehlutshwa yisifo bani.

Odokotela ukuze basebenze kahle kubelemiphumela emihle, kuqakathekile ukuthi zonke izinto abazidingayo ukuthi zibancedise emsebenzini wabo bazithole, amathuluzi okwelapha, amathuluzi wokuhlola abekhona ukuzeumsebenzi wabo uphumelele.

Odokotela basebenzisa amathuluzi amanengi kakhulu. Eyinye efana lale uyazibusa ukuthi ukuthi injekiseni enkulu kangaka bayisebenzisa ukuhlaba abantu ababulawa yini ngoba uyayibona ukuthi linjekiseni inkulu futhi njalo iyesabeka.

Amathulizi asetshenziswa ngodokotela ukuhlolwa amazinyo kanye lokukhipha amazinyo ,asetshenziswa ngodokotela ukuze umsebenzi wabo kubelula .

Odokotela basebenzisa imitshina eminengi, nxa behlola abantu. Ikakhulu nxa befuna ukubona, okungaphakathi kwemizimba yabantu. Kukhona imitshina abayibiza ngokuthi ngamascans. Eyabe itshengisa konke, okungaphakathi komzimba womuntu.

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela .Eminye kungaba yimitshina yokuhlola izifo eminye njalo kuyimitshina abayisebenzisa ukwelapha . Odokotela bayayazi leyomtshina ngoba bayifundela ngesikhathi besafundela izifundo zabo zobudokotela .

Umtshina omhlophe olombala olithanga olentambo ezilengayo. Lumtshina usetshenziswa ngodokotela. Odokotela bawusebenzisa ukuhlola bantu. Uyabasiza ngoba wenza umsebenzi wabodokotela ubelula.

umtshina osetshenziswa ngo dokotela uyatholakala kakulu ezindlini zabo dokotela angazi kodwa ukuthi bawusebenzisani bona bayakwazi umtshina lo ngathi uyi radio nxa uwukhangele ngumtshina wokuhlola owabo dokotela

Umtshina osetshenziswa ngodokotela ezibhedlela, ulamambodlela amabili aluhlaza uphinde njalo wona ngokwawo ubemhlophe. Umtshina lo ulokunye okungathi yinkombalanga okuseceleni kwamambodlela.

Abantu abagula betshaywe yisifo sohlangothi babalobunzima bokuhamba abanye basenzisa isitulo esilama sondo kodwa nxa sebencono basenzisa lelo ituluzi abayabe behamba ngalo kancane kancane bezebecine sebeqinile

Isihlalo esisetshenziswa ngodokotela ma beselapha abantu .Kungaba ngodokotela abakhipha abantu amazinyo .Yibo abajwayele ukuba lezihlalo ezifana lalezi ,lapho umuntu ahlala khona alale akhangele phezulu .besebemkhipha amazinyo.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela, abawusebenzisa ukuhlola abantu kumbe bengawusebenzisa ukwelapha .Odokotela basebenzisa imitshina eminengi ehlukeneyo. Kuba kuhleke ngoba bayifundela lemitshina ukuze bayisebenzise bathole imiphumela emihle.

Odokotela basebenzisa amathuluzi amanengi kakhulu amanye alawo mathuluzi ayabe ebasiza ekwelapheni amanye njalo ayabe abasiza ekuthini bahlole izigulane ukuze babone ukuthi balesifo esithiwani.

Ezibhedlela odokotela balemithi eminengi kakhulu abayisebenzisayo Imithi eminye bayihlaba abantu nxa begula eminye njalo ingamajekiseni okuhlaba abantu nxa besiyabahlinza Leyo mithi ibenza abantu babale bengezwa buhlungu imizimba idambe ingazweli ubuhlungu

Umuthi wesimanje manje uphakathi kwembodlela emnyama imbodlela le ilephepha elimhlophe kube sokusiba lombala obomvu ofanekiswe umuntu imbodlela le iphethe umuthi wokwelapha eceleni kwawo kulezinto ezibhaliweyo ukuthi usebenza njani njalo umuntu uwuthatha kangaki ngelanga welaphani

Ezibhedlela balemithi eminengi kakhulu esiza abantu bayababhalela kwesinye iskhathi ukuthi bayesinga ngaphandle emaphamacy nxa kuyikuthi ezibhedlela leyo Mithi ayisatholakali

emithini kumbe emaphilisini awesimanjemanje kulemhlobo yamaphilisi yokuthi nxa uthe waqala ukuwunatha awuwuyekei uze uwuqede lowo mhlobo wamaphilisi ngoba kuthwa ungayeka ungakawuqedi isifo asipheli siyahamba hamba sivuke

Imithi yesimanjemanje yimithi ebuya ihlukene, kungaba khona eminye imithi eyokwelapha ubbuhlungu, eminye njalo eyokwelapha izifo ezyabe zisesiswini, eminye kube yimithi egcotshwayo. Yonke leyimithi ngeyesimanjemanje esetshenziswa ngendlela oyabe utshelwe ngayo ngudokotela.

ibhokisi elimhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu ibhokisi leli libhalwe ngamabala amnyama laphinde labhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka eceleni phambi kwebhokisi kulamaphilisi imigwembe embili akhanya engamaphilisi aphuma kuleli ibhokisi

Ibhokisi elimhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libelombhala oluhlaza okotshani leli bhokisi libhalwe ngamabala ngamabala aluhlaza okotshani lapho okumhlophe khona ibhokisi leli likhanya libhokisi eliphathela amaphilisi abantu abawathola ekhemesi kumbe ezibhedlela

Sokulemithi eminengi kakhulu eyesimanje manje esiza abantu nxa begula. Kungabe ubulawa ngamehlo ikhona othontiselwa emehlweni aphole. Kungabe ulesifo senkankila lesi esiluma emakhaleni size senze lamehlo abebuhlungu lemphinjeni layo ikhona futhi uyayifutha emakhaleni ihle ipholise wonke umzimba.

Ngokuntshintsha kwezikhathi, isikhathi esinengi nxa kuqala ukuhluma izihlahla abantu abanengi bablaohlupho lokulunywa emzimbeni, kumbe ukulunywa emehlweni kumbe ukulunywa emakhaleni. Kodwa ke ungaya kubosokhemisi ubatshele ukuthi uzwani balokho ukunika amaphilisi azakwenza kwehle lokhu kuluma.

Ibhokisana elincane elilokumhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamabala abhalwe ngombala akuhlaza okwesibhakabhaka lelibhokisi ekhoneni sesandleni sokungxele libhaliwe ukuthi liphathela amaphilisi alitshumi beselisiba lombala oluhlaza okotshani eceleni kulamaphilizi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Amabhodlela amabili akhanya engamabhodlela amajekiseni amhlophe alezivalo ezibomvu eyinye ilombala oluhlaza oqumayo esiswini okwesibhakabhaka enye ilombala oqumayo olujlaza okotshani ababhodlela afanele ukuthi aphathela amajekiseni

imithi yabantwana eyokukhwehlela ijwayele ukuba yimithi eyehlukene lale enathwa ngabadala eyabantwana eyenziwa beseyifakwa itshukela angazi kumbe bafaka itshukela kumbe bafaka uluju lwenyosi ukwenzela ukuthi ibe mnandi nxa beyinatha lanxa ingabe ibaba kodwa itshukela liyakhula libe ylo elizwakalayo

Ibhondlela ensundu ibuye ibelephepha eliluhlaza liphinde libemhlophe lapha okumhlophe khona kubhalwe ngamabala amnyama lapha oluluhlaza khona kubhalwe ngamabala amhlophe lilomfanekiso wehlamvu ibhondlela leyi lithwala umithi yokukhwehlela owabantwana.

Ibhokisi lamaphilizi eliluhlaza liphinde libe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka libemhlophe kukhanya kulibhokisi eliphathela amaphilizi ayelapha izifo ezehlukeneyo kuqakathekile kodwa ukuthi abantu andubana banathe amaphilisi baqale bebale ukuthi anathwa njani njalo anathelwa siphi isifo.

Uphawu oluyisigombolozi, oluluhlaza okwesibhakabhaka. Phakathi kwalo kulombala olithanga, kuphinde kube lombala omhlophe. Lubhalwe ngamabala amhlophe achaza ukuthi luphawu lwani.

Imithi ekhanya ibekiwe itshengisa imithi eyehlukeneyo elaphayo. Abantu bengelatshwa ngokuhlatshwa amajekiseni, bangaphinda belatshwe njalo ngokunatha amaphilisi. Leyi yimithi eyelaphayo njalo nxa ithe yasetshenziswa ngendlela eqondileyo.

Abantu abanengi bajwayele ukuba lohlupho lwamehlo ikakhulu la amehlo ayabe ebangelwa yisimo thizeni kwesinye isikhathi nxa kuqala ukhuhluma izihlahla khonokwana imimoya yenaleyana iyangena emehlweni abantu behlale bekhala inyembezi lowu umuthi uyasiza kakhulu abantu abale simo esinjalo

Amaphilisi ehlukeneyo. Amanye asemambodleleni ansundu Amanye asemaphepheni aluhlaza, wona amaphilisi emhlophe. Amanye alithanga, Amanye amaphilisi ansundu. Besekusiba lamatshubhu. Elilezivalo esiluhlaza. Lenye itshubhu elesivalo esilithanga.

Odokotela nxa beselapha abantu basebenzisa imithi etshiyeneyo. Kwesinye isikhathi umuntu bayamnika amaphilizi awaginye ngomlomo kwesinye iskhathi bayamhlaba injekiseni kungaba sengalweni kumbe semlenzeni kwesinye iskhathi bathatha leyana injekiseni bayifake emanzini besebethatha lawomanzi bamhlabe emthanjeni angene ngomthambo kuyabe kungamanzi alenjekiseni kanye lokudla.

Eminye imithi etholakala emakhemesi kumbe ezibhedlela, uyabe uwubona ukuthi ngumuthi wesintu nxa ukhangelisisa kahle indlela oyenziwe ngayo lenge zinto owenziwe ngazo uyathola ukuthi kulamabizo ezihlahla kuphela bona basuke bahlakanipha bawenza wangathi ngowesintu.

Amaphilisi ayinto enhle kakhulu ngoba ayasisiza kodwa kumele sinanzelele ukuthi nxa siwanatha siwanatha ngendlela eqondileyo yini njalo siwanatha ngokulayelwa kwethu ngodokotela kwesinye iskhathi siyahamba siyezithengela lawo maphilisi. Kuqakathekile ke ukuthi nxa ungakawanathi qala ufunde iphetshana eliphakathi elizakwenza wazi ukuthi lelophilisi lilungele yini umzimba wakho lokuthi kumele ulinathe njani.

Umuthi ophakathi kwetshubhu elimhlophe elile sivalo esimhlophe kubhalwe ngamabala amnyama. Umuthi lo unceda abantu abenza imidlalo ehlukeneyo kungaba yikugijima kungaba yibhora. Umuntu angaqhuzuka kumbe anyele uyathatha lumuthi ahlikihle ngawo lapho okulo buhlungu khona.

Amambodlela amane alombala onsundu abesesiba lephepha elifakiweyo esiswini, iphepha elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libe lombala olithanga olomuntu ofanekisiweyo kutshengiswa amaphaphu kukhanya kungaba ngumuthi wokukhwehlela

Ibhokisi elombala obomvana. Liphinde libe libe lombala oluhlaza, okwesibhakabhaka. Libe lombala omhlope. Libhalwe ngamabala amhlophe, lamabala angathi abomvana. La abomvana abhalwe ukuthi lilamandla angezelelweyo. Lelibhokisi liphathela amaphilisi, angamatshumi amane, lane

Ibhokisi elimhlophe elilemzila eluhlaza okwesibhakabhaka loluhlaza okotshani libhalwe ngamabala amnyama laphinda njalo labhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, leli bhokisi eceleni libhalwe imininingwane echaza ukuthi amaphilizi aphakathi asetshenziswa njani.

Imbodlela emhlophe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka phansi ibhalwe ngamabala abomvu yaphinde futhi njalo yabhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka yabhalwa langamabala amnyama ilamaphilizi abekiweyo phansi eceleni kwayo.

Kulamaphilizi amanengi asizayo. Kodwa amanye akhona kuyabe kudinga uzwe ngodokotela ukuthi uwanatha njani. Amanye njalo sihamba siyozithengela ekhemesi aqeda ubuhlungu njalo lawo maphilizi awalabo ubungozi. Kodwa amanye akhona akumelanga siwanathe singezwanga ngodokotela ngoba alobungozi.

Itube yomuthi okhanya ukuthi ufanekiswe umuntu njalo kukhanya ilesivalo esibomvu ibhalwe ngamabala aluhlaza labomvu. Itube le iphathela umuthi kungaba ngumuthi wokugcoba kumbe umuthi wokuhlikihla nxa umuntu ethe waba lenhlungu kumbe wenyela kumbe elesihlabo.

Ibhokisi elilombala ongumdaka kuphinde kube lombala ongathi umbovana kuphinde kubelabantwana abangathi bafanekisiwe lelibhokisi ngelo muthi ,umuthi lowu unathwa ngabantwana ubonakaliswa ngemfanekiso yabantwana

Imbhodlela emhlophe elemibala oluhlaza okwesibhakabhaka, lombala olithanga. Ilamaphilisi phakathi angamatshumi ayisithupha. Amaphilizi la kukhunya ngamaphilizi ancedisa umzimba, ukuthi usebenze kuhle. Ikakhulu nxa abantu sebengabantu abadala, bayawadinga amaphilizi ukuncedisa umzimba.

Ibhokisi lamapilisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libe lombala obomvana libhalwe ngabala amhlophe liphatha amapilizi alikhulu. Amapilizi la ajwayele ukunathwa ngabantu ababa lohlupho, kungaba luhlupho nxa izihlahla zihluma bayaqhubuka kumbe bayavaleka emakhaleni.

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe elilombala olusomi ,ibhokisi leli lilomzila obomvana futhi libhalwe ngamabala amnyama. Kuqakathekile ke ukuthi nxa suthe wathatha la amaphilisi, vula phakathi kwebhokisi ukhangele imniningwana yonke ebhaliweyo mayelana lephilisi.

Ibhokisi lamaphilizi elibhalwe ngamabala aluhlaza phezulu laphinde labhalwa ngamabala amnyama, ibhokisi lelo lilombala omhlotshanyana liphinde libe lombala olithanga. Lilesandla esikhombayo sikhanya siqonda ibhasi.

Ibhodlela ephathela umuthi ongaba ngowokukhwehlela ubonakala ngomfanekiso omuntu okutshengisa amaphaphu. Ibhodlela le ilompala omsundu iphinde ibe lesivalo esilompala oluhlaza okwesibhakabhaka layo ilephepha elilompala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi elilembala embili umbala oluhlaza okotshane lombala oluhlaza okwesibhakabhaka leli bhokisi libhalwe ngamabala amakhulu amhlophe laphinde njalo labhalwa ngamabala alithanga ibhokisi leli lilombala olithanganyana phambili kwalo.

Esibhedlela iskhathi esinengi umuntu nxa engahamba egula kakhulu engasakwanisi ukuzenzela ukuthi engasakwanisi kudla bandise ukumfaka amanzi abawafaka ngomthambo , lawo manzi ayabe elomuthi phakathi kuphinde futhi ube lokudla okumenza lowo muntu aqale ukuphakama aqine

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesbhakabhaka elibhalwe ngamabala amnyama laphinde labhalwa ngamabala amhlophe amanye aba lithanga. Ibhokisi leli lithwala amaphilizi alitshumi lambili. Kukhanya ngamaphilizi okuvikela isihudo.

Izinto zokwelapha abantu sezinengi kakhulu ikakhulu ezibhedlela , kukhona okunye okuqakathekileyo kakhulu. Umuntu uyahamba esibhedlela esegula kakhulu engasenelisi ngitsho lokuzenzela ulutho. Okokuqala abafika bemenze khona yikuthi bemfake amanzi besebenzisa imithambo, egijime lomzimba wonke. Angaqeda amabhodlela amabili amathathu umuntu wakhona uyaohinda njalo abengcono.

Imbodlela ensundu elesivalo esimhlophe elamabala amhlophe abhalwe phezu kombala obomvu kukhanya iphathela umuthi wokukhwehlela ikakhulu ovala isifuba umuntu angawunatha isifuba siyavuleka.

Amambodlela aphathela imithi amhlophe . Abhalwe ngamabala amnyama .Aphinde aba lombala oqumisayo obomvu .Alezivalo ezimhlophe .

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala angathi amnyamanyana kancane. Libelomzila ongathi ululaza. Phezu kwebhokisi kuletshubhu emhlophe, njalo layo ilesivalo esicazimulayo. iltshubhu le kungenzeka ilomuthi wokugcoba. Kulabo abalezikhumba ezingabahambeli kahle.

Imithi yesimanje manje isilula ukuyisebenzisa ngoba ma usiyayithenga isikhathi esinengi imininingwane yokuthi uyisebenzisa kangaki ngelanga njalo isilinganiso sokuwunatha ukuthi unatha ngokhezo olincane unganatha ngokhezo olukhulu eyesintu ibanzima ngoba ayilazi izilinganiso

Amabhokisi esibhedlela elinye liluhlaza okwesbhakabhaka, elinye ngathi liyakuthanga , kulemithi phakathi omunye ulephepha eliluhlaza lesivalo esiluhlaza omunye njalo umhlophe lesivalo esimhlophe .

Abantu abanengi babalohlupho ikakhulu nxa kuqala ukuhluma izihlahla. Abanye babalamehlo abuhlungu, abanye bebelenkankila . Imithi le elapha iyasiza ukuthi bazelaphe lobubuhlungu abahlangana labo behle kumbe buphele.

Amabhodlela amabili alombala onsundu alesivalo esimhlophe amabhodlela la ecelwni kwawo kulebhokisi elikhanya libhaliwe ukuthi umuthi lo ngumuthi bani njalo usetshenziswa njan njalo futhi nxa kutheni

Umuthi osembhodleleni ensundu elesivalo esibomvu ilephepha elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu lamnyama eceleni kulebhokisi elilombala obomvu lomhlophe

Abantu abanengi sebephathwa yisifo sokugula ingqondo lokhu kubangelwa kwesinye isikhathi yizimo abantu abaphila kuzo abantu bayaswela kakhulu abasebenzi balabantwana, umuntu nxa eyabe secabanga ukuthi abantwana bami baswela lokhu lalokho besokucina sokumphambanisa ekhanda.

Abantu abanengi sebejayele ukuphathwa yisifo somkhuhlane wengqondo kungenxa yezimo abaphila kuzo baphila ezimeni ezinzima ikakhulu ezokuswela umsebenzi kucina kumenza umuntu ephazamiseke emqondweni.

Omongikazi labomongi nxa befunda kuba lezifundo abazenzayo, bayakhetha njalo ukuthi bafuna ukuthi basebenze laluphi uhlangothi. Abanye bakhetha ukusebenza labantwana, abanye bakhethe ukusebenza labantu abadala, abanye bakhethe ukusebenza labomama abazithweleyo, bonke baba lemkhakha abayikhethayo.

Abantu abatsha sebejwayele ukuhlutshwa yimkhuhlane yengqondo kungenxa yesimo abaphila kiso. Abanye bayabhema izidakamizwa, abanye njalo banatha utshwala ngokwedlulele. Kodwa ke abezempilakahle bayenza imkhankaso yokuthi babafundise ngezimo abaphila kizo lokuthi bangazivikela kanjani.

Abezempilakahle baphakathi komhlangano omkhulu lapho abakhuluma khona ngendlela yokuthi abatsha bafundele ezempilakahle. Abatsha bamile phambili emvana kokufunda sebenandisa lomcimbi Alade belawo owokufunda. bakhanya bayahlabela, bayagida.

Akulanto ebuhlungu ukubona umntwana egula exhunywe waxhunywa imitshina ungazi lokuthi kwenzakalani kwesinye isikhathi yikho kuqakathekile ukuthi abantu omama nxa beqala ukuzithwala bahle baqale ukuya ezibhedlela ukuze nxa kukhona okungahambi kahle odokotela bahle bakubone masinyane bazame ngazozonke indlela ukuthi basize umntwana.

Siyababonga kakhulu omama abathatha impilo yabantwana bayifake phambili, ngokuthi babonakala ngokubahambisa ezibhedlela ukuthi bayohlolwa lanxa bengaguli bayabahambisa ukuthi bayohlatshwa amajekiseni ,bayeholwa baphinde bathontiselwe. Yikho okubonakalisa ukuthi bangabo mama abalothando.

Bayabobotheka okhekhe bayabonakala ukuthi baphile kahle uyabona ubuso babo buyacazimula kukhanya ngokudla abakudlayo uchago luqakathekile emzimbeni yabantwana luyabaqinisa amathambo lubenze babelejwabu elihle baqine amazinyo lamehlo koku njalo baphinde baphile kahle

Kuqajathekile ukuthi abantu abasakhulayo, ikakhulu laba abasebangeni lemfundo yaphezulu, phecelezi kusukela esecondary. Bafundiswe ngendaba yokuziphatha kahle. Langezifo ezithelelwana ngokocansi, lobungozi bazo. Bafundiswe futhi ukuthi kakuqakathekanga ukuthi bajahe ezocansi, besesebancane, ngoba yizo ezibenza bathathe imikhuhlane engelaphekiyo.

Umongikazi ukhanya esesibhedlela endlini okwelatshelwa khona abantwana abancane. Kukhanya kulomntwana omkhangelayo laphana uyamhlolahlola ukuze abone ukuthi umntwana uyasila yini kumbe ulokhe esiya phambili ngokugula

Sokujwayelekile ukuthi abantwana bazalwe bengaphansi kwesisindo esilungileyo kungakho bayabathatha babafake emtshineni yabo okwesikhatshana ukuze babe lesisindo esiyisona esidingakalayo. Omongikazi babahlola nsukuzonke, bakhangele ukuthi umntwana uphile kahle isisndo sakhe siyakhuphuka yini siyakhula nxa kuyikuthi asikhuli bazame ukwenza eminye imizamo.

Onana babelethiwe bakhanya basesibhedlela abakakhitshwa, abagqokanga .Abanye bafakwe izinto emakhaleni ,abanye babhanditshiwe .Kukhanya laba onana lanxa bebelethiwe kodwa abaphilanga kahle basahlolisiswa ukuze belatshwe.

Abantwana besikolo abakhanya bengabebenga eliphansi, bahleli phansi baphethe ingwalo zabo bayafunda, abanye njalo bayabhala kukhanya ngabantwana abathanda ukufunda ngokuthi bakhanya bezifundela bebodwa akubonakali mbalisi phambikwabo.

thina ngesikhathi sisafunda ibanga laphansi bekusiba lesifundo lapho akade siphuma khona lombalisi wethu siyodlala sigijime siyeqayeqe sidlale imdlalo ehlukeneyo kodwa eselula imizimba kufana lokuthi siyazivoxavoxa futhi sikhula besiqinile hayi okwakhathesi abantwana sebehlala endlini yokufundela baze bayophuma sebetshayisa

Umuntu wesilisa okhanya ephethe ibhakane eliluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe ugqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka . Emva kwakhe kukhanya kulabantu abamileyo kanye labantwana abahleliyo. Bakhanya baphethe amankomitsho, kukhona abakunathayo.

Umama ubambe umntwana, umntwana bamhlaba ijekiseni uyakhala. Bayayisaba abantwana jekiseni ngoba ibuhlungu kodwa kungcono ngoba iyamsiza ukhanya uyagula umama yikho emlethe kudokotela ukuze azohlatshwa injekiseni.

Abasebenzi bezempilakahle bagqoke bazivikela. Bagqoke amajazi aluhlaza okwesibhakabhaka, bagqoka ingwane lazo futhi eziluhlaza okotshani, ezinye okwesibhakabhaka. Kulabantu ababili, omunye uphakamise izandla, ukhanya enguye obakhokhelayo, omunye laye okhanya ebakhokhela umile duzane lalaba abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuntu ukhanya elele phezu kombheda, ogqoke isikipa esimnyama. Kukhona akugaxileyo entanyeni. Ngumuntu ongubaba. Welule ingalo, udokotela ukhanya umfaka igazi kumbe amanzi emzimbeni.

abantu abanikela ngegazi benza umsebenzi omkhulu okunye okumangalisayo ngoba abntu abanengi nxa sebethe bagula ezibhedlela kuyadingeka igazi kambe nxa abantu laba bengeke banikele tshukuthi lowo muntu uyabe engafa kodwa bayanikela abantu odokotela labo bayabonga ngoba bayalithatha lelo gazi balisebenzise ukuphilisa abanye abantu

Sekulemisebenzi eminengi abantu abayifundelayo, abanye bafundela ukuba ngodokotela babantwana, abanye bafundele ukwelula amathambo abantwana abazalwa begogekile. Ngoba okunye ukugogeka kuyabe kuyikuthi bayabe behleli kabi esiswini kodwa nxa esephandle bengamelula ucina esenelisa ukuhamba.

Umuntu kwesinye isikhathi angagula kakhulu ucina engasenelisi engasela mandla okuzimela yedwa kodwa bakhona abezempilakahle abafundela ukubasiza ukuba baphinde njalo babuyele esimeni sabo bayabelula babafundise ukuhamba besebebanika lokudla okwenza basile masinyane kulesisifo abayabe behlangane laso.

Baqedile izifundo zabo odokotela namuhla kukhanya sebethola izicoco zabo. Sebephiwe izithupha zabo sebefunga baphakamise izandla ukuthi ngempela ngempela bazimisele ukuthi bazonakekela abantu futhi bazobaphatha kahle. Bazozazama ngazo indlela ukuthi akukho umuntu ofayo ebulawa yikuthi akaphathekanga kahle esibhedlela.

Omama labobaba abakhanya behleli ngaphansi komthunzi olombala uluhlaza lolithanga loluhlaza oluhlaza okwesibhakabhaka Phambi kwabo kume omunye osebenza kwezemphilakahle. Kukhanya kukhona abafundisa khona namhlanhe ukuze bahambe belolwazi besiya emakhaya

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi ngaso sonke isikhathi kabahambe baye ezibhedlela, bayehlolwa. Ukuthi kubonakale ukuthi baphile kahle yini. Kanye lengane iphile kahle esiswini. Ukuze nxa kukhona okungahambi kuhle, Bathole usizo kusasemasinya.

Abantu ababili abagqoke amajazi aluhlaza phambili kwabo kulabo mabonakude kukhanya kukhona abakufundisanayo kungenzeka kade behlola umuntu sebekhangela imininingwane yalowo muntu bekhangela ukuthi engabe ephethwe yini.

Umuntu owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe kanye lamagilavisi amhlophe. Phambi kwakhe kuke computer. Umuntu kukhona akuphetheyo kukhanya engaba ngumuntu wezempilakahle udokotela.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale besiya esibhedlela ukuze bayohlolwa kulezifo eziyingozi ezifana lomfutho wegazi isifo setshukela ziyingozi lezi zifo zifuna umuntu ahlale ezihlola ukuze nxa esethe waba lazo aphangise athole umuthi woku zelapha.

Imisebenzi eyenziwa ngabantu abanengi akusikho ukuthi yimisebenzi abayi qhelele phezulu eminengi yakhona baqala besafunda ezikolweni umuntu ahle abekwazi ukuthi mina nxa ngiqeda ngifuna ukuba ngutitsha lezifunda azenzayo zimenza abe ngulowo msebenzi nxa esethe waqeda kufana labodokotela labonesi lababalisi

Odokotela basebenzisa imitshina eminengi, ukukhangela izigulane zabo. Kwesinye isikhathi nxa isigulane silobuhlungu esiswini, bayamkhamisisa. Bafake okuzangena phakathi kwesisu, okufana lokuthwebula uzithombe. Kuyeboba ukuthi esiswini, kuyini okuhlupha isigulane.

Abantu ababili abahleli ezitulweni bonke bazivalile amakhala ngezifonyo omunye ukhanya yizisebenzi sezempilakahle uzivikele kusukela umzimba wonke uvale ngesigqoko esilombala oluhlaza esandleni uphethe umakhalekhukhwini okhanya ebhala imniningwane yalo oyisigulane.

Ezibhedlela kusetshenzwa ngitsho lasebusuku ikakhulu kulabo abayabe belalisiwe. Bayabhoda o"nurse" labodoketala bebahlola, bebapha imithi bebabuza futhi njalo lokuthi bazizwa njani. Kuqakathekile ukuthi nxa abantu bengezwa kahle bahambe esibhedlela ukuze bayothola usizo.

Ngananzelela ukuthi umuntu munye ngamunye umsebenzi awenzayo akusikho wavuka esewenza waba lesifiso salowo msebenzi kusukisela esemnane eqala ukungena esikolo waqhubeka ebangeni laphezulu esiya Kubo university ebangeni lemfundo yaphezulu uvele ekwazi ukuthi yiwuphi umsebenzi afisa ukuwenza

O Somakhemisi ngabantu abahamba bayayifundela imsebenzi yabo. Bafundela ukuthi bayazi ukuthi umuthi onje wlaphani baphinda futhi bafundiswa ukuthi babeke njani imithi yabo bayibeke ngendlela esebenza ngayo ukwenzela ukuthi lanxa umuntu esefika ewasinga bakwazi ukuthi lowo muthi usendaweni thizeni.

Izibhedlela ezizimele zodwa ziyi zibhedlela ezisizayo kakhulu ngoba lazo ziyanceda abantu abagulayo abahamba kizo umehluko kuphela lezikahulumeni yikuthi zona ziyabhadalisa kodwa abenelisayo ukubhadala bayazihambe beyethola usizo futhi oluphakemeyo oluhle okunye okumangalisayo.

Abantu abavula amakhemesi ngabantu abenza umsebenzi omuhle kakhulu. Ngabantu abahlakaniphileyo abakunanzelelayo ukuthi ku kundawo yinye ngayinye kubele kumele kubekhona isitolo esithengisa imithi edibizwa ngokuthi yikhemesi ukwenzela ukuthi abantu bengabi lohlupho lokuhamba imango emide besiyadinga amaphilisi.

Ikhemisi yisitolo esithengisa imithi nxa umuntu engabhalelwa ngidokotela, uyadlula ethenga khona umuthi abantu abasebenza ophakathi ngabantu abalolwazi kwakhulu ngezemithi ngoba kumele umuntu wakhona futhi abelwazi lokufunda umbalo obhalwe ngudokotela ngoba odokotela umbalo yabo ayizwisiseki emuntwini ongafundanga.

Izitolo ezithengisa imithi zilusizo kakhulu ezinye zisebenza kusukela ekuseni kuze kube sekuseni ngelanga elilandelayo. Abakwenzayo kuphela yikuntshintsha izisebenzi. Kuyanceda kakhulu ngoba umuntu angagula ebusuku akasweli indawo yokuthi nxa esethe wabona udokotela ayothenga imithi.

Odokotela isikhathi esinengi nxa beqeda ukuhlola abantu bayababhalela imithi ukuthi bayothatha ekhemesi esesibhedlela kodwa nxa kuyikuthi yesibhedlela ayilayo imithi bayabatshela ukuthi bayothenga emakhemesi aphandle.

Ekhemesi lapho okuthengiswa khona imithi injwale ukuba usokhemesi ayogoqe kahle ukuze nxa sokufika abantu bezoyithenge akawazi kuthi umuthi onje otholakala kuliphi ikhona.

Umnyango omhlophe okhamisileyo eceleni kwalo umnyango kulewindi elimhlophe lalo futhi njalo kukhanya kuse khemesi lapho okuthengiswa khona imithi yabantu abagulayo.

igceke elihle elikhanya lihlanzekile elilotshani obuluhlaza tshoko obuhle obukhanya bunakekelwa kanye lezihlahlanyana ezikhanya ziyanakekelwa phandle kulemota eye ambulence kukhanya kusendaweni lapho okuthengiswa khona imithi kubosokhemisi kumbe ekhemisi

Umama uyabobotheka kukhanya ejabule kakhulu ephethe ingane yakhe kungenzeka yingane yokuqala, iIigugu kakhulu ingane yokuqala. Uyabe ungafuni lokuthi ilale ngaso sonke isikhathi uyabe ufisa ukuthi uhlale uyiphethe ulokhu uyibona uyibuka.

Osekhemisi ngabanye abantu abasizayo emphakathini kuyasiza ulwazi abalalo ngoba kwesinye iskhathi ungezwa utshaywa likhanda kumbe ulesisu esibuhlungu ungasukuma uyekibo uyebachazela ukuthi uzwani emzimbeni balakho ukuthi bakunike umuthi ozokusiza kodwa kungabonakala ukuthi engani kuqhubekela phambili bakutshele futhi hayi hamba uyebona kudokotela.

Izitolo zemakhemisi azithengisi imithi kuphela ziyathengisa lokudla kwabantwana amalambazi adliwa ngabantwana, ziyathengisa kakhulu lamafutha abantwana besezithengisa ke lemithi.

Amakhemesi yizitolo ezithengisa umuthi, zilusizo lezi zitolo isikhathi esinengi zakhiwe lapho okulabantu khona duze lezibhedlela ukwenzela ukuthi nxa abantu bephuma ezibhedlela bedlule bethenga iamaphilizi kumbe imithi abayabe beyibhalelwe ngodokotela.

Ikhabothi elimhlophe elilamaphilisi. Amabhokisi lawa amanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka amanye amhlophe, kukhanya kusekhemisi lapho okuthengiswa khona imthi.

Ibhakane elimhlophe liphinde libe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka libhalwe ngamabala amhlophe laphinde labhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, leli bhakane ngelekhemesi litshengisa indawo yekhemisi liphinde njalo libe lenamba zikamakhala ekhukhwini ukuthi uyayenelisa ukuthi ubafonele

Ukuze umuntu abengusokhemesi, kumele abengumuntu ololwazi ngemithi, aphinde njalo abe ngumuntu ololwazi langemikhuhlane ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu bayahamba baye ekhemisi bayofuna imithi bengelayo incwadi, bafike nje bemchasisele lwana umuntu ukuthi bezwa njani abe esebanika leyo mithi elungele ukuthi iyelaphe leso sifo.

Amakhemisi yindawo okumele zihlale zivulekile ngaso sonke isikhathi kungabikhona lapho okuthwa iyavalwa khona amanengi bavele uthola bebhalile phandle ukuthi 24/7 okuchaza khona ukuthi ivulwa ngalo lonke ilanga ngazo zonke insuku zeviki.

Abezempilakahle balakho ukuphuma baye ezikolweni besiyafundisa abantwana abangama ntombazane mayelana lomkhuhlane we "HPV",i"cancer" eyesibeletho. Sokulejekiseni ababahlaba yona kusukela emantombazaneni abancane abaleminyaka elitshumi kusiya phezulu bebavikela kuleso sifo.

abezempilakahle baphumile namuhlanje bayaphandle baqoqanisa omama labo baba babafundisa ngendlela okumele baziphathe ngayo bazivikele emkhuhlaneni ethelelwanayo bazivikele lasemkhuhlaneni yocansi beqe ukufunda sebebona ukuthi hayi sebefundile basebezijabulisa behlabela bagida

Abezempila kahle bayakuthanda ukuphuma baye emphakathini bayekwenza izifundo zokufundisa abantu ukuthi bangaziphatha njani loku baxhwayisa ngezifo eziyabe sezikhona bebatshela ukuthi bengazivikela njani kulezi zifo.

Abezempilakahle baphumile baqoqa umphakathi wonke, bayokhuluma labo bekhuluma labo ngendlela zokuziphatha kahle, bebaxwayisa ngemikhuhlane esijayele ukuhlasela abantu. Imkhuhlane engafana lomkhuhlane wetshukela , umkhuhlane wemvukuzane lomkhuhlane wokukhuphuka kwegazi.

Baphumile abantu ngobunengi babo. Nxa kade bemenywa ngabezempilakahle. Abenza umkhankaso wokuvikela abantu kuzifo ezithile ezikhona. Lokubafundisa indlela yokuthi kumele baziphathe njani. Ikakhulu abantu abatsha.

Abasebenzi bezempilakahle babuthene namhlanje njalo, kukhanya kukhona lapha abalungiselela ukuthi bayekhona, kumbe kukhona abayaxoxisana ngakho ukuthi nxa bephuma besiya ezabelweni bayafika babafundiseni abantu khonale emakhaya.

Abezempilakahle namuhla baphumile bayakwenza umkhankaso wokuhlola umfutho wegazi ,lokuhlola itshukela ,lokuhlola isifo segciwane .Baphume bahamba lezinto zabo bayahlola .Bayahlaba abantu bathathe igazi bahlole umfutho wegazi lokuthi babone ukuthi umuntu uletshukela .Nxa ulazo lezozifo bayakuxwayisa ukuthi hamba esibhedlela kusesemasinyane ukuze uyethola uncedo .

Muhle kakhulu umsebenzi osusenziwa ngabezempilakahle abasahlali ezibhedlela kuphela belindele ukuthi abantu bebuye ezibhedlela bayakwazi ukuthi abantu abanengi abasifuni isibhedlela kungakho bephuma besiya emakhaya besiya kwenza umkhankaso woku xoxisana labantu lokuthi babone ukuthi abantu baphile kuhle yini.

Bayaphuma baye emakhaya kumbe baye ezikolweni lapho okulabantu abanengi khona bafike babele amatafula abantu babuye baze hloe

Inhle kakhulu into eyenziwa ngabezempilakahle itshengisa uthando ebantwini bayaphima bayehlala endaweni evulekileyo lapha okudlula khona abantu abanengi bafaka amatafula abo bebesebehlola amantu, bahlola abantu itshukela bebesebeba hlola imfutho wegazi babahlole izifo eziningi esezijayele ukulimaza abantu

Abezempilakahle namhlanje baphumile baya esikolweni semfundo yaphezulu ukuthi bake bayexoxisana labantwana laba asebekhulile asebengena esigabeni ukuthi sebengenza izinto ezenziwa ngabantu abadala. Bathe bahambe bayabafundiso ngesifo se HIV, AIDS ukuthi itholakala njani njalo bangazivikela njani lasebelayo bangenza njani.

Kuqakathekile ukuthi omama bengabona abantwana bengathi abezwa kuhle kumbe imizimba itshisa baye esibhedlela, ukuze abantwana bayethola usizo masinyane kusabambeka lula ngoba bengahamba abantwana sebegula kakhulu kubanzima ukuthi umntwana asile ngendlela afanele asile ngayo.

Omongikazi kumbe odokotela ababili abahlola umama odokotela laba bahlolwe umama isibeletho kungenzeka umama uzithwele bamkhangela kumabonakude wabo ukuthi babone ukuthi esiswini sikamama kulani

Siyayibona i thekhinoloji ngokuza lendlela ephakemeyo esiza omama nxa bezithwele ukuthi bakwazi ukuthi umntwana esiswini uhlezi njani njalo lokuthi ngumntwana oyini, lamalungiselelo balungiselela sebekwazi ukuthi ngilungiselela inkazana kumbe umfana .

Omama abathanda ukuhlela imuli zabo ngaso sonke isikhathi bayahamba baye esibhedlela bayohlatshwa ijekiseni ebavikela ukuthi bangazithwali. Abanye njalo basebenzisa amaphilisi. Kulendlela ezinengi ezehlukeneyo omama abangazivikela ngazo.

Kuyinto enhle ukuthi omama nxa bezithwele ngasosonke iskhathi bavakatshele ezibhedlela ukuze bayohlolwa ngodokotela ukuthi abantwana baphile kahle kodwa ngalezinsuku sebejwayele ukubona isimo somtwana ukuthi uyini kuphinda kube yingozi futhi ngoba yonaleyana imitshina iyalimaza abantwana ikakhulu ingqondo zabantwana.

Omama abazithweleyo bayaxwayiswa ngasosonke isikhathi ukuthi umuntu nxa enanzelela ukuthi useqiwe ngamalanga akhe aphangise aye esibhedlela ayehlolwa ukuze kubonakale ukuthi umntwana uhleli endaweni ephilileyo yini nxakukhona okungahambi kahle bahle bemelaphe umntwana lomama kusase masinya.

Abantu abesilisa labesifazana abagqoke izikipa ezibomvana, kulomama yena ozigqokele isigqoko sakhe yena esakhe isikipa usigaxe ehlombe . Kula baquthileyo baphethe amaphepha amhlophe.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazilimele ukudla kwabo ezingadini kumbe emasimini umama ukhanya ephethe ikhabitshi azilimele yona uphethe lengqamu okutshengisa ukuthi uyayisikelela ikhabitshi ukuze ayipheke.

Ubaba lomama abakhanya besasebatsha baphethe umtwana uphethwe ngubaba bakhanyaa esibhedlela ukuze bayezwisisa indlela zokulamisa imuli yabo ngokuhlelaa ukuze bengalamiseli eduze duze lo umtwana esasemncane

Umongikazi ugqoke amagilovisi ubambe isandla sesigulane uphethe umtshina wokuhlola itshukela emzimbeni njalo uhlola leso sigulane njalo exoxisa ngendaba zabomama ukuthi azithwale.

Abantu abanengi abesifazana nxa bezithwele kumele ngaso sonke isikhathi isisu sisesesincane bahambe bayekodokotela bayehlolwa ukuthi umntwana uhleli kahle na laye umama umzimba wakhe uphilile abanye bacina besebenzisa lowo umtshina ukuthi babone ukuthi umntwana ngaphakathi ungumntwana uyibulili buphi.

Ithuluzi elimhlophe elilamabala abomvu. Lelithuluzi lisetshenziswa ngabantu nxa bezihlola. Kungabe bezihlola igazi ukuthi bazibone ukuthi baphile kangakanani, ukuze babone ukuthi bale etshi ayi vi kumbe abalayo. Nxa kusiba lemzila embili nxa umuntu ezihlolile kuyabe kusitsho ukuthi ule etshi ayi vi.

Abantu abatsha abasakhulayo abesilisa abagqoke kahle kakhulu abagqoke amasudu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka bayabobotheka abanye njalo basemuva. Kukhanya baphume phandle ukuthi bayofundisana ngendlela zokuthi bangaziphatha njani njengabantu abatsha ukuze baphile kahle

Abantu abahlezi phansi abagqoke izikipa ezimhlophe ezibhalwe emuva ukuba abahamba bayehlolwa igcikwane leHiv bayelatshwe nxa bethe batholakala belayo nxa njalo betholakale bengelayo beqhubeke beziphathe ngendlela efaneleyo .

Omama ngaso sonke isikhathi nxa besiye ezibhedlela ikakhulu nxa behambisa abantwana. Kwandise ukuthi kufike kube lesifundo sokubafundisa ukuthi bangazigcina njani njalo bangahlalela isikhathi eside kangakanani bengelamisanga. Lokuthi bafundiswe langezifo ezihlasela abantu besifazana ikakhulu imvukuzane yesibeletho.

Amantombazana asakhulayo akhanya efundiswa ngokuthunga izinto zokuzivikela nxa besesikhathini phecelezi ama sanitary pads kukhanya okunguye obafundisayo uyabatshengisa lokuthi agqokwa njani nxa esephelile Kulemtshina phambi kwabo abathunga ngayo

ezinye indlela abantu abaziyelula ngazo kumbe abazivoxavoxa ngazo ziyingozi kakhulu kumele umuntu nxa esenza ananzelele ngoba kwesinye isikhathi nxa engathi enyathela lonolu unyawo oluhamba ngamavili anyathele kubi uyanelisa ukuqamuka ebesesiba yisilima

Udokotela uhleli phezu kwesitulo sakhe phambi kwakhe kulomfanyana omncane udokotela uphethe ithuluzi lakhe uthe umfana kavule umlomo uthethe ithuluzi walifaka phambi komntwana umntwana kuthwa akakhamisi ukuze babone ukuthi ulani emlonyeni kungenzeka umntwana ulamalonda kumbe ulamadlala kumbe njalo ulezinyo elibuhlungu.

Abantu abenza imidlalo bayakuthanda ukuzelula kuhle ukuzelula ngoba kwenza umzimba aqine futhi kuyavikela ezifeni ezingamhlasela umuntu, okuqakathekilwyo yikuthi umuntu nxa wqeda ukuzelula anathe amanzi ukuze abisele wonke amanzi alahlekayo nxa umuntu ezelula.

Amanzi ayimpilo, ngaso sonke isikhathi kumele abantu bakwazi ukuthi banathe amanzi alingeneyo ukuthi abisele lawo ayabe elahlekile emzimbeni ngoba amanzi amanengi ayalahleka emzimbeni . Angalahleka nxa ungulowo oyenza imidlalo ngokuginqa , alahleke nxa umuntu esebenza aginqe, alahleke futhi nxa umuntu esiya esambuzini esiyachitha

Amanzi ayimpilo ngakho kuqakathekile ukuthi bonke abantu abenza ezemidlalo ngabe yokuzivoxavoxa ngabe yikugijima ngabe libhola bathi nxa beqeda banathe amanzi ukuze babisele la amanzi aphume emzimbeni ngesikhathi begijima aphuma ngokuginqa

Kuqakathekile ukuthi ma sivuka ekuseni umuntu avuke azelule. Usukume welule ingalo, welule imilenze, welule iqolo ukuze umzimba usebenze kahle, lanxa ususiya kwenza eminye imisebenzi kodwa uqale wazelula uyezwa umzimba uvuma.

Abantu abenza ezemidlalo balazo izinto ezibasizayo nxa sebethe balimala okubizwa ngokuthi ngama sipotsi mediseni bahamba belezikhwanyana zabo eziyabe zilemitshanyana yokubelapha kungaba ngama philisi kungaba ngama bhanditshi kumbe kungaba luphi unhlobo abalusebenzisa nxa sebethe balimala

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Ukuze benze imisebenze yabo iphumelele kukhona okudingekayo okusetshenziswayo. Kubonakala kulamagilavusi, kulesigelo, kulethuluzi lokuthatha ukutshisa komzimba, kunengi kuhlangahlangene.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela okudingeka lathi sibelawo emakhaya ngoba ngamathuluzi aqakathekileyo ukuthi umuntu azihlole itshukela azihlole umfutho wegazi azihlole ukutshisa komzimba.

Kuqakathekile ukuthi abantu babe lengajana zabo ezincane lapho abazahlanyela khona izithelo zabo, imbhida yabo, lamatamatisi kanye lakho konke esikusebenzisa ekudleni. Sizifakele umvundiso ongumquba esiwuthatha ezibayeni hayi umvundiso lowu owesikhiwa othiwa yi fertilizer

Imithi yesintu iyamila loba ngaphi, eminye imila emagumeni eminye njalo imila egangeni. Eminye yakhona iyabe imcane ungayinanzeleli ukuthi nxa ubona ucabangukuthi lukhula. Kodwa abalolwazi lwayo bayabe bengakwazi ukuthi ngumuthi.

Kuqakathekile ukuthi abantu babelolwazi ngemithi yesintu njalo babelolwazi lwangezihlahla ngoba kwesinye isikhathi kuba yingozi nxa isihlahla sakhona ungasazi. Ungacina usuthatha isihlahla esingayisiso, kanti usuthethe isihlahla esibulalayo.

Abantu abanengi ikakhulu abatsha bacabanga ukuthi nxa kukhulunywa ngemithi yesintu kukhulunywa ngezihlahla ezigejwa egangeni. Ukudla esikudlayo esikuhlanyelayo emasimini ethu okungaba zindumba, amazambane, ibhobola, amathanga lamakhomane kuyimithi eselaphayo emizimbeni yethu.

Imithi yesintu iyamila loba ngaphi abanye sebahlakanipha sebeyihlanyela babelezingadana zabo ezincane lapho abayihlanyela khona bayinakekele bayithelele bayigcinekahle ngasosonke iskhathi ikhule ukuze ihlale ikhona ingatshabalali

Abelaphi bendabuko sebehlakaniphile sebekwazi ukuthi bengenza inzuzo enengi kakhulu nxa bengathatha li mithi bayenze ngokuhleleka langokuhlakanipha bayifake emambodleleni besebeyithengisa layo isingathi yile eyesilungu.

kule company enkulu eyahlakaniphayo ebizwa kuthwe yi company yako forever le i company yaqoqa ulwazi ngokwenza amaphilisi ukwenza amafutha ngemithi yesintu bathe sebelutholile ulwazi baqala ukuzenzela okwabo okungamaphilisi lamafutha asetshenziswa ngabantu umhlaba wonke

Inhlaba ngesinye isihlahla esemisebenzi eminengi okumangalisayo. Kuthi ngesinye sesihlahla abantu asebasthatha bahlanganisa lolwazi benza izinto ezihlukeneyo okunjengamafutha okugcobisa indebe, amafutha okugcoba izandla, amafutha okugcoba umzimba.

Imithi yesintu ithwetshulwe yafakwa emaphepheni. Kukhanya yimithi emine eyehlukeneyo. Ngaphansi kulemibhalo ebhaliweyo okungabe limbhalo ichaza ukuthi yimithi mhlobo bani njalo isebenzani.

Ikhampani enkulu eye Forever, ikampani leyi ithatha inhlaba, iyipheke iyenze umuthi wokuxubha amazinyo. Iyenza imithi eyehlukeneyo, iyenza amafutha okugcoba, iyenze isepa, lapho obona khona ukuthi ulwazi luqakathekile. Abelaphi bendabuko sebekwazi ukuthi izihlahla lemithi yabo zingenza into ezingathengiswa ezitolo.

Ithumbu elimhlophe elikhanya lilesivalo esingathi siya ekubeni luhlaza okwesibhakabhaka, amathumbu afana laleli andise ukuthwala amafutha okugcoba izandla kumbe amafutha okugcoba ubuso ajayele ukusetshenziswa ngabantu abesifazana.

Imithi yesintu ilokhu isebenza ebantwini abanye sebelolwazi lokuthi bayithatha bayenze ngayo abafutha okungcoba ungabe ungcobela ukuthi ube lesikhumba esihle kumbe ungaba ungcobela ukuthi kukhona okwelaphayo esikhumbeni sakho.

abantu abasebenza ngemithi yesintu sebehlakaniphile kakhulu abanengi sebahamba bayathola ulwazi lokwenz amafutha okugcoba ukuze isikhumba sabantu sibe sihle sebenza ke lawo mafutho suwathola lezitolo asethengiswa

ukudla okunengi esikudlayo kuyimithi emzimbeni yethu kubesekusiba khona njalo eminye imithi ethathwa nje egangeni ukudla okufana labo mbambayila kungumuthi kakhulu kusipha amandla njalo kukhona izifo okuzelaphayo o garlic o ginger bayelapha obilebile bayelapha izifo emzimbeni yethu

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu. Ilusizo! Abantu sebekwazi ukuthi bayenze ngendlela emangalisayo. Abanye bayenza, bakhiphe kube ngamafutha. Abanye benze bakhiphe kube ngamaphilisi. Abanye njalo benze bakhiphe, kube yimputshana. Esetshenziswa ngabantu nxa begula.

Abelaphi bendabuko sebekwazi ukuthi baqoqe imithi yabo bayenze ibemihle bayibeke ngendlela eqoqekiyo, ukuze lanxa kufika umuntu odinga umuthi thizeni benelise futhi kuhlanzekile endaweni yabo lapho abasebenzela khona, yikho okuzokwenza ukuthi abantu abanengi beze bezodinga usizo.

Sebekhona abalolwazi lokuthatha imithi yesintu. Zonaleziyana izihlahla ezithathwa eganyeni, kanye lamahlamvu. Bayenze ngolwazi lwabo osoluphakeme. Bahlanganise labakuhlanganisayo labakuhlanganisayo ,uthole sebenze okokunatha. Kungabe kungokokunatha kumbe kungabe ngamafutha okungcoba, kodwa kuyabe kungokwesintu.

Ngokwanda kolwazi imithi yesintu layo isingathi ngesilungu sebeyilungisa kahle bathathe amahlamvu bathathe okunenginengi bahlanganise bayifake emabhokisini ithengiswe isemabhokini. layo. kuyane sekungathi yimithi yesilungu.

inhlaba ngesinye yezihlahla esilomsebenzi omkhulu kakhulu empilweni zabantu abanye benza ngaso amafutha okugcoba abanye baphinde njalo benze ngaso isepa abanye benze ngaso umuthi wokunatha oyabe uphilisa esiswini silomsebenzi kakhulu lesi isihlahla kumele sisinakekele

Amafutha amanengi awezikhumba ikakhulu asetshenziswa ngomama asesenziwa ngemithi yesintu Imithi efana lamaganu imithi efana lenhlaba bayathatha bahlangahlanganise kucine sekungamafutha ayenza isikhumba sibe sihle.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo ilusizo kungakho abelaphi bendabuko sebabona kuyikuhlakanipha ukuthi bayihlanyele ezivandeni zabo ukuze nxa sebeyidinga bayithole eduzane.

Imithi yesintu ephakathi kwezitsha ezehlukeneyo njalo kuyimithi eyehlukeneyo eminye ngamaluba eminye ngamaxolo eminye ngamahlamvu ihlanga hlanganisiwe abanikazi bawo bayawazi ukuthi umuthi ethizeni uwuthola njani njalo welaphani.

Abelaphi bendabuko sebehlakaniphile sebahamba bayafunda ngokwenziwa kwamafutha agcotshwa ngabantu besifazane ukuze babe lesikhumba esihle. Abanye bagcoba nxa bethe baba lesikhumba esigcwele amaqhubu bayagcoba imithi babe bahle.

Abelaphi bendabuko sebekwazi ukuthi bayiqoqe imithi yabo bayifake ezitsheni, eminye beyifake emambodleleni, eyinye bayifake engcebethwini bayibeke ngokusebenza kwayo. Nxa umuntu efika ezodinga bahle baqonde lapho okulemithi yakhona bayeyithatha besebemtshela. Okubi ngabo yikuthi bona bakutshela ngomlomo ucine usukhohliwe.

Odokotela basebenzisa imithi yesintu bayaphuma bahambe bayoyidinga babuye layo sebeyigiga bayoyidinga shebebuya layo bayichole bayifake emaphepheni bayibeke ngokuhambelana kwayo ukutho lo welaphani lo welaphani. Eminye bayifaka lasendiweni lapho abasebenzela khona endlini zabo.

sokule nkampani enkulu okubizwa kuthiwa yi forever living leyi khampani yabona kukuhle ukuthi ikhangele kakhulu okwemithini yokwelapha emafutheni wokugcoba lasemasepeni wokugeza isebenzisa imithi yesintu bayayithatha imithi yesintu bayiyenze ngendlela abayiyenza ngayo besokuphuma izinto esizisebenzisayo insukuzonke amasepha amafutha imithi yokugcoba

Ulwazi ngemithi yesintu luqakathekile kakhulu ,esesikufisa yikuthi labo abalolwazi olujulileyo basibhalele phansi .Bathwebule izithombe ngaphansi kwesithombe babhalibizo ,besebebhala yonke imininingwane mayelana lalowo muthi ukuthi wenzani.

Kulesitsho esithi ulwazi lungamandla, khathesi abantu abasebenzisa imithi yesintu, izinyanga sebelolwazi oluphezulu kakhulu ngoba sebesenelisa ukuthi imithi yabo bayithathe bayixubaxube icine isingathi yimithi yesilungu, banathe kungasekho lokhuyana okwakuqala ukuthi kwakuthathwa amaxolo kuphela njengoba enjalo kunathwe wona, khathesi sebeyihlanganisa ibe yimithi emihle kakhulu, ebukayo ukuthi bayinathe.

Ulwazi lungamandla umuntu nxa elolwazi akukho okumehlulayo. Khathesi abelaphi bendabuko abasebenzisa izihlahla sebelolwazi olukhulu kakhulu, sebesenelisa ukuthatha amahlamvu, lempande lamaxolo benze amafutha agcotshwa ngabantu asiza abantu ukuthi babebahle.

Imithi yesintu yimithi esiza okunye okumangalisayo, kodwa kuyadingeka ukuthi sibe lolwazi ukuthi isebenzani ngoba kwesinye isikhathi singathatha imithi ebulalayo sicabanga ukuthi iyasebenza. Nxa uzawusebenzisa yiba leqiniso ukuthi uyawazi njalo lokuthi usebenzani.

Ulwazi lungamandla, umuntu othatha into ayibhale phansi ephepheni abeseyincindezela. Lowo muntu ulwazi lwakhe ngeke luze luphinde lutshabalale. Yikho osokusenziwa ngabantu abasebenzisa imithi yesintu, sebezithatha izihlahla bazincindezele zibe ngumfanekiso besebephinda bancindezele amabala achaza ukuthi yisihlahla bani sisebenzani selaphani

Inhlaba kumbe icena ngumuthi oqakatheke kakhulu olusizo ezifuyweni uphinde ube lusizo ebantwini. Ngolwazi oselukhona, abanye sebeyithatha banze ngayo amafutha, iyinye bayithathe benze imithi esifakwa ezigubhini ethengiswayo, abantu abayinathayo.

Izihlahla zemvelo ziqakathekile kakhulu, ziba ngumuthi ziphinde njalo zenze indawo ibenhle. Kuqakathekile ukuthi labo abelapha ngezihlahla zemvelo bakwazi ukuthi bazigcina zizinhle njalo zivikelekile bengazibhubhisi ziphele. Abathi nxa bengagebha baphinde bahlanyele futhi esinye ukuze zingatshabalali.

Abantwana abayabe sebedlulelwe yiskhathi bengakatsheni kumbe bemile amazinyo abadala bayasithatha lesisihlahla bamkhuhle ngaso impande zakhona bamkhuhle umntwana avuke nsukuzonke ekuseni ekhuhlwa yintombazanyana encane engakabi lamabele yiyo ekhuhla umntwana ukuze amile amazinyo.

Umuthi omkhulu owelapha ngcono emzimbeni yikudla. Ungabona sifunda ukudla kuhle, sifunda ukudla okuselaphayo njalo kuphinde kusakhe imzimba ngeke sibonakale sigula kumele ke sibuyele sisebenzise ukudla kwesintu kanye lezithelo lemifino ukuze siphile kuhle.

Nxa sikhula besikwazi ukuthi izihlahla zezithelo yizihlahla nje zokuthi sidle izithelo kodwa ke namhlanje sokuguqukile, ipopo selilokwelaoha okukhulu kakhulu. Uchago lwepopo lungumuthi omkhulu kakhulu oqeda izilonjana lezi eziba sesiswini abazibiza bethi ngamaulcer.

Abelaphi bendabuko abasebenzisa izihlahla sebahlakanipha sebehamba bayethatha amahlamvu kumbe impande bafike bakugxobagxobe besebekwenza amaphilisi khathesi usungawathenga amaphilisi ayenziwe ngemithi yesintu.

Isikhathi samakhaza sesisondele kungakho abantu ukuze bazivikele emkhuhlaneni wokukhwehlela mele bahlale bele ginger le garlic lamalemoni, bayakuhlanganisa bakubilise banathe kuyaluqeda uphepha, abantwana labo banathiswe ukuze bangakhwehleli

Imithi yesintu iyamila loba ngaphi emakhaya uyayithola isikhona kodwa ngenxa yokuthi abantu bayabe bengela lwazi labo bayayicenta becabanga ukuthi lukhula kodwa abantu abalolwazi bayabe bekwazi ukuthi lowu umuthi uyelapha besebeyilondoloza beyigcine kahle.

Kudala sisakhula besingakwazi ukuthi izithelo lazo zingumuthi wesintu ziyelapha, besicabanga ukuthi izithelo ngezokudla kuphela ukuzwe sizwe ubunandi kanti nxa sizidla kukhona ezikwenzayo emzimbeni yethu, ziyelapha ziphinde futhi ziphakamise amasotsha omzimba emzimbeni womuntu.

Nginanzelela ukuthi konke lokho esithi nxa sisemakhaya sikucente sithi lukhula, akusilokhula. Okunengi kwakhona kungumuthi owelaphayo, kuphela yikuthi siyabe siyabe singelalwazi. Yikuthi labo abelaphi bendabuko yayancitshana lolwazi, abafuni ukuthi basibhalale emaphepheni sibekwazi okunengi ngemithi yesintu.

Abelaphi bendabuko isikhathi esinengi basebenzisa imithi yesintu abayithola ezihlahleni. Kungakho kuqakathekile ukuthi nxa besiyadinga imithi yabo babone ukuthi izihlahla bayazilondoloza ukuze ziqhubeke zilokhe zikhona. Zingabhidlizwa.

Izihlahla ziyimithi, ziyimpilo njalo siyadla izithelo esizithatha ezihlahkeni eziselaphayo ezisiqinisa amasotsha omzimba. Umoya esiwuphefumulayo ugeziswa yizihlahla besesiwuphefumula usuhlambulukile.

sengenga nanzelela ukuthi amaluba amanengiesithi ngawokucisa aphende futhi njalo abelomsebenzi wokuyelapha abantu abahlakaniphileyo ezingadini zabo emakhaya bahlanyela amaluba ukuze kubonakale kukuhle aphinde njalo abeyimithi

Izihlahla ziyimpilo, njalo zenza indawo ibukeke inhle. Kuqakathekile ke ukuthi lanxa sisebenzisa imithi yesintu, sizihloniphe izihlahla. Sithi nxa sithe sagamula, siphinde sizibuyisele ngokuzihlanyela. Ukuze imithi iqhubeke ilokhe ikhona. Ungakhangela khathesi, ikhona imithi engasatholakaliyo, ngoba abantu bagamula izihlahla, bengazibuyiseli.

Imithi yesintu ingeyinye yamagugu okumele ilondolozwe ukuze iqhubeke ilokhe ikhona. Nxa umuntu esiyagebha, akahambe ayogebha kumbe ahambe ayoqunta lawo mahlamvu angatshiyi ebulele isihlahla ,abone ukuthi isihlahla usitshiya sisesimeni esilungileyo ukuze bonke abantu beqhubeke bethola umuthi.

Izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu ebantwini. Abanye abantu umoya esiwuphefumulayo, siyakhipha umoya ongcolileyo izihlahla ziwugezise ziwubise kithi njalo usuhlambulukile kuqakathekile ukuthi sizigcine lanxa zingumuthi kodwa siphinde sizilondoloze singazitshabalalisi.